Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na kasuwa yanda yake ɗauke da zirga-zirga na mutane da harƙalla wato na siye da siyarwa a tsakanin mutane kamar yadda muka sani kasuwa wuri ne da yake cike wato da ɗimbin jama'a yayin da za mu ga cewa akwai wato harƙalla na zirga-zirga na mutane. wanda ya ƙunshi maza da mata yayin da kowannensu wani ke ƙoƙarin siye wato wasu kuma suke ƙoƙarin siyarwa kamar yadda muka sani ne, kasuwa wuri ne da ake zuwa siyen abu ko kuma siyarwa ko kuma in ce ake siye da siyarwa na muhimman abubuwa. da muke amfani da su a rayuwarmu walau a gidaje a ofisoshi a makarantu da dai sauran wurare da mutane suke zama a cikinsa. Kamar yadda muka sani ne kasuwa yana taka rawar gani wato wurin taimakon matasa ta yanda za su samu wato abubuwan yi na dogaro da kai. Wasu za ku samu shaguna ne da su wato wanda ya ƙunshi kayayyaki kala dabam-daban wasu kuma teburi suke kafawa yayin da za su wato saida kayayyaki da suke saidawa. Dukka wa'innan wurare sukan taimaka ne wato wurin dogaro da kai. yayin da za ku ga cewa akwai dubban matasa manya wato jama'a ma baki ɗaya suke da wato abin yi ko kuma in ce suke da abubuwan saidawa. a kasuwa. Wanda suke wato iya ruƙon kansu suke dogaro da kansu har ma su taimaki wasunsu. Su taimaki ma mutane Yayin da za mu ga cewa akwai fannoni dabam-daban a kasuwa. wanda a kodayaushe kasuwa wuri ne da yake cike da jama'a wanda ake harƙalla a cikinsa. sannan za ku ga cewa ya ƙunshi ɓangarori dabam-daban yayin da za mu ga cewa akwai gefe wanda na kayayyakin saidawa ne kama daga kan atamfofi zannuwa ke nan yadina shaddodi kayayyaki dai da ake sakawa na manya da mata. takalma wato da jakka da dai sauransu. Baya ga nan akan samu wurare na saida kayyayki da ya ƙunshi kayan abinci. Wanda nan ma akan samu duk wasu kayayyaki da ake da buƙata kama daga kan kayan miya i zuwa kankansu wato gudan kayan abincin. yanayin yanda za a ake tsarawa wato fanni-fanni yayin da za ku ga wasu an jera layi ne wanda ake saida iri-iren wa'innan kayyakin na abinci wasu layi za ku ga an jera ne wanda ake saida iri-iren kayyaki da muke amfani da su a gidaje. ko kuma a ofisoshi. Kamar wato su abubuwa da ake amfani da su su kujeru kama daga kan wato abubuwa na amfanin gida baki ɗaya. Kasuwa wuri ne da yake da matuƙar muhimmanci shi ya sa a kodayaushe za ku samu yana cike da jama'a yana cike da mutane wanda suke zirga-zirga na kasuwanci. Ma'ana sa siye da kuma siyarwa. Na gode.

barka da war haka a wannan hoto angwado mana hoto ne na mace yayin da tayi kwalliya tayi shiga wato da zai ƙawatar da zai tayi shiga da zai ƙayatar da mutane wannan mace yana gwada mana cewa wato amarya ce yayin da muka sani ,kamar yanda muka sani ita amarya takanyi shiga na daban takanyi fita wadda idan idan ta fito xa a fahimci cewa wannan amarya ce ba tare da antsaya ana tambaya ba saboda irin yanayin na shigarta kamar yanda muke gani tayi amfani ne da fararan kaya yayin da akayi mata daurin dankwali irin wato na gwaggwaro gwaggwaro wato akanyi dauri ne da yake wato hawa bayan hawa yanda ake yinsa ya taso wannan daurin akan yin shine wato wa amare a ranar fitar bikinsu, sannan yanda aka gwadota da ƙawatatcan kaya wanda zai kayatar da mutane baya ga nan tana sanye da abun wuya wato na sarka kenan tagolla a wuyanta sannan da na har abun hannu wanda shima yake daɗa ko kuma ince ya daɗa fito da ita ya daɗa ƙawatar da ita shiga na amare wato shiga ne d yake da matukar mahimmanci yayin da amarya xata fito takan bambanta da sauran mutane da sukaje gurin wannan shagali na biki saboda irin yanayin fita da tayi sannan baya ganan akwai kwalliya ta musamman da ake yiwa amare wadda amarya takanyi kwalliya ne ta musamman kama daga kai zuwa fuskarta yayin da ake amfani wato da fauda wanda ya shafi kala daban daban wadda za ayi amfani da fatar jikinta wanda zai tafi daidai da fatar jikinta sannan akan amfani d kwalli wato tozali kenan yanda za a ƙawatar da idanta da kuma wato saman girarta baya ga nan akanyi amfani da jan baki na musamman wanda zai daɗa wato fito da kwaliyarta baya ga nan amarya intai wannan kwalliya takan fito ne tayi kyau da yanda zata wato birge al'uma ta birge kuma wato shi angon nata kamar yanda muke gani ƙawatatcan fita ne ɗɗ ƙayatatcan shigane tayi irin na amare wanda sau da yawan lokaci zaku ga cewa kayan jikinsu ya dace wato da dankwali da aka daura musu duk da dai cewa ba yadin iri daya bane yakan banbanta sannan kuma akanyi wato amfani da yanda za a tada ɗaurin babbance yanda zai banbance ɗaurin dana sauran wa inda suka je gurin biki yanda xa a fito da ita a san cewa wannan amarya ce, yayin da zata nemi takalmi ƙayatatce wanda zai fitar da ita ta fito wato fita ta musamman wanda zai ƙawatar wanda zai ƙawatar zai ƙayatar da kuma mutane

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana wato hoto ne na yaro yadda yake wato ainiyin rarrafe kamar yadda muka sani yara akwai mata kai da suke bi ko kuma ince akwai matakai da dama wanda yara suke bi kafin ya kaisu izuwa mataki na rarrafe wato alokacin da aka haifi yaro wato zai kasance uwa tana rike dashi tana renon sa tana wato kula da yanayin wato rayuwarsa bayan yaro ya kai wato wasu watanni kama daga kan zuwa wata uku ko ze shiga izuwa wata hudu zaku ga cewa yaro yana kokarin wato fara zama wasun akan koya masu yanda zasuyi su zauna yayin da kae amfani da bahuna wanin da wasu wato kayayyaki na zamani da ake sa yaro aciki a koya masa zama wanin ma ko ba'a koya masa zama ba idan yakai izuwa wayan nan watan ni kamar watan ni uku wasu sukan sami karfi ajikin su su fara koyon zama wasun kuma sukan kai kamar wata hudu kafin su fara wato koyon zama wani yaron ma yakan iya zaman gabadaya a wata na hudu wanin ma wata na uku ya danganta daga yanayin karfin jikin wannan yaro bayan mataki na zama da yara suke yi wato akswai mataki na gaba wanda yara suke yi wato mataki nagaba shine yadda yaro zai fara ja wani yaron yafara koyon zama wannan lokaci ne daya kamata uwa tasa idu wato iyaye susa idu surika kokarin ganin yadda yaro yadda zasu ajiye yaro sabida a wannan mataki yaro yakan ja wato yaje yajanyo wani abu da zai yi bar nansa idan yaro yafara kokarin ja zakuga cewa inda aka ajiye shi in aka koma za'a samu ya matsa daga wannan wuri ya matsa ya kara gaba daga wannan guri ko kuma yayi baya daga inda aka ajiye shi baya ga wannan wato matsayi daganan yaro idan yakara idan yakara wani lokaci wato wanin wata daya wanin yakan kara wata biyu sai yakai mataki wanda zai fara wato ainihin rarrafen kansa rarrafe lokaci ne da yaro yakan fara tafiya da kafafuwa dayake fara wato ja da gwiwar sa da kuma hannayen sa guda biyu yayin da yaro ya fara rarrafe yanda kyau uwa tasa idu sosai akan danta don wannan lokaci ne da ze rarrafa yaje ya janyo abubuwa da zasu iya masa illa arayuwa wanda ba zai sani ba walau yajanyo ruwan zafi walau yaje yayi rarrafe yadauko wani abu da zai cutar dashi da dai sauransu lokacin rarrafe lokaci ne da iyaye yakamata su kula da yayansu na gode

barka da war haka a wannan hoto angwado mana ne wato yadda yaro yake tafiyar sa a karon farko kamar yadda muka sani yara yayin da suka fara tafiya suna gwado farin cikin su suna gwado murnar su yayin da uwa ma takan gwado farin cikin ta ta kan gwado murnar ta kamar yadda aka gwado mana wannan uwa suke daki wato daki na zama yayinda take gwado farin cikin ta ne danta wato yafara tafiya kamar yadda muka sani yara sukan bi wato matakai bidabi ko kuma ince matakai daki bayan daki ga kafin sukai ga matakin da ze kaisu cewa sun iya tafiya kamar yadda muka sani a kawai mataki na farko wanda daga lokacin da aka hifi yaro za'a samu wato be iya komai ba a hannu za'a rike shi a rika renon sa uwa tarene shi har izuwa wato wasu watan ni wasu watan ni da nike nufi anan wasu a wata uku wasu kuma sukan kai wat hudu yadda za su fara wato koyon zama daga koyon zama zasu zo su iya zaman ma kansa yayin da wasu sai an siya masu wasu kayayyaki da ake sa yara da zasu zauna aciki wasu kuma a fili ma kawai akan iya ajiyesu su koyi zama har kuma su iya wannan zama sannan bayan yaro ya zauna wato duwa wun sa yayi karfi a kasa zai fara kokarin yadda zai yi ya ja bayan yaro ya ja wasun suna fara ja a ranar da suka fara ja ma basa juma wa wasu kuma zasu yi sati wasu sati biyu wasu sai sunyi wata ma suna ja kafin suyi kokari suje mataki na gaba wanda mataki nagaba shine mataki da zasu fara wato rarrafe rarrafe shine yadda zasu fara tafiya wato ja ko kuma ince tafiya da gwiwoyin su da kuma hanna yensu wannan lokaci lokaci ne da yaro zaku ga cewa ya fara kiriniya yafara zuwa ya shiga madafa ya shiga daki yafita dakin zama zai iya wato zaga cikin gidan gabadaya in aka barshi lokaci ne da yakamata uwa ta kula da kaiwa da komowa na wannan da sabida tafiya da yafara da gwiwoyinsa bayaga wannan matsayi akan je wato matsayin da idan ya fara zai fara wato tashi yakama abu daga tashi yakama abu ya tsaya zai fara wato sake wannan abun da yakama ya tsaya dakansa shi kadai bayan yayi wannan matsayi na tsayuwa dakansa shikadai zai fara wato ainihin shi tafiya tafiya lokaci ne da yara suke farin ciki iyayen suma suke farin ciki kuma lokaci ne da za'a dada sa idu akan yaro gurin inda ze je da kuma inda ze dawo nagode

Barka da warhaka a wannan hoto angwado mana ne wato wato matsaya na wato babban wato birnin Benin City wanda ke a jihar wato Edo kamar yadda muka sani akan gwado wato matsaya na kowace jaha ko wace jaha da irin matsaya da take da shi wanda mafiya yawan lokuta zaku ga cewa wannan matsaya na jaha akan yi ta ne atsakiyan gari wato akan yita a wato inda akai shatale-tale wani lokacin zakuga cewa akanyi shatale-tale ne wato da karafuna yayin da za'a kewaye wuri da karafuna kuma akan yi irin wannan shatale-tale ne a tsakiyan gari yayin da da za'ayi amfani da matsaya na wannan gari wanda wasu garuruwa sukan yi wato amfani da sheda na kore da dai sauransu ko wace jaha da akwai sheda da take amfani da shi na mtsayar ta wanda idan ka shiga wannan gari ko kaje tsakiyar wannan gari ko kuma birnin wannan jaha zaka cewa a jikin shatale-tale ko acikin shatale-talen an saka wato sheda na matsaya na wannan jaha se sanya wannan matsaya abune dayake da dumbin tarihi abune daya dauko tarihi tun a shekarun baya wanda ake nan ake cigaba da amfani da su har izuwa yanzu kamar yadda muka sani ne wannan babbar birni wato na Benin City acikin ta aka gwado wato matsaya yadda akayi shi a tsakiyan gari yayin da aka daura akan shatale-tale wannan shatale-tale an kawatar dashi an kayatar da shi yayin da akai gininsa wato da duwatsu a kai amfani da duwatsu wajen gina wannan shatale-tale wannan gini gini ne mai karfi wanda kuma yake da dumbin tarihi ga shekarun baya izuwa wannan shekaru dan irin wannan gini gini ne da yake wato ya tsaye wanda ba abun da ze same shi ko kuma ince ba abun da ze tabashi yayin da akai matsaya na wannan gunki akan wannan wato gini na shatale-tale wanda aka gwado kayataccen shiga da wannan gunki ke dashi da kuma wato tagulla da akayi a wuyarsa ya gwado shiga ne da ya kawatar na matsaya wato na jahar Beni City wato jaha ce da take cike da dimbin tarihi jaha ce take wato kokarin gwado yadda matsayar ta yake sanya matsaya a jiha abune dayake da matukar amfano ga al-ummar jaha baki daya nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana wato hoto ne na gida da ya ƙone ma’ana gida da aka yi gobara a cikinsa kamar yadda muka sani ne gobara akan same shi ne mafiya yawan lokuta a dalilai daban-daban kamar na dalili na haɗa wuta wanin ma wuta ne na lantarki wuta yakan jawo wato gobara a yayin da ya haɗe wanin kuma akan samo wato gobara ne yayin da aka haɗa wuta ko da wuta ne na murhu yakan iya wato tashi ya janyo gobara a cikin gidajen mutane wanda a mafiya yawan lokuta kamar yadda muka sani an fi gobara ne a lokacin da ake da iska wato lokacin hunturu lokacin da iska ya daata ya ke kaɗawa nan da nan a wannan lokaci iska yafi ɗaukan wuta ya tayar da wuta wato a cikin gidajen mutane wanda ba a da buƙatan haka Kamar yadda muke gani wannan gobara ya ci gida yadda ya saukar har da kwanukan da ke gida ya ci wato ƙofofi da ke cikin gida wanda da ke duk an yi amfani ne da katakai wajen yin su sannan akan yi asarar dukiyoyi wato na kayayyaki da ke cikin wannan gida bayan asaran dukiyoyi da ake yi wanin ma har akan yi wato asarar rayuka gobara abu ne da yakamata a ce a koda yaushe a riƙa wato kiyaye afkuwan sa yayin da za a riƙa wato kula da yanda ake kunna wuta na lantarki a riƙa kula da yanke ake kunna wuta na murhu wanda ake amfani da shi wajen girki da dai sauransu wajen kawar da yara hana su yawan wasa da shana da sauransu yadda za a kare kai wato daga afkuwa da wannan gobara wani lokacin idan gobara ya taso akan kira wato mota na na kwana-kwana wanda suke da alhakin wato kashe wutan gobara wanda zasu zo da ruwa a motansu su yi taimako wajen kashe wannan wuta wani lokacin gobara yakan tashi a ƙauyuka wanda ma babu inda za a samu wa’innan mota da zata shiga ta taimaka. Mutane sukan fito su taru su taimaka da ruwa yayin da za a kashe wannan gobara wanin ma in babu ruwa akan yi amfani da ƙasa wajen taimako na kashe wannan gobara gobara abu ne da yakamata a ce a koda yaushe a riƙa kiyayewa a riƙa wato kiyaye afkuwarsa sabida janyo wato yawan asara da ake yi na dukiya asara bana gidan baki kaɗai ba asara na kayayyakin gida wanin har ya jawo asara na rayuka nagode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana ne yanda ake siyan abu a kasuwa wato yanda ake cinikayya a kasuwa kamar yadda muka sani kasuwa wuri ne da ake wato siye da siyarwa na abubuwa muhimmai da muke amfani da su na yau da kullum walau a gidajen mu walau a ofisoshi walau a ma'aikatu da dai sauran wurare da dama wanda ake amfani da kayayyaki ko ince abubuwa da ake sayo su a kasuwa kasuwa ya kunshi wato gefe bangare daban daban yayinda zaku samu cewa akwai gefe wato na kayane na gwari abun da ake nufi da kayan gwari anan shine kayan miya wanda ake saidawa kama daga kan su tumatir tattasai attarugu da kuma albasa baya ga wannan akwai bangare da ake sai da shi kanshi kayan abinci da yashafi su buhuhunan shinka fa dama gwada wato kwano-kwanon sa su wake doya da dai sauran kaya kaye na abinci baya ganan kasuwa ba'abarta a baya ba a kwai gefe da ake sai da wato kayayyaki na sawa a jiki wanda ya shafi zannuwa yadina takalma kayayyaki dai na maza da mata wanda suke amfani dashi a jikin su yau da kullum baya ganan akwai bangare wato da ake samun kayayyaki na wato da ake ajiyar su ko ince ake gyaran gida su wanin wanda ake amfani da su a ofisoshi a ma'aikatu daban-daban kasuwa wuri ne dayake da taimakon matasa yake taimakon al-umma ma baki daya yayin da wasu zasu je saya ne wasu kuma zasu je saidawa wasu zasu je su bude wato shaguna ne a cikin kasuwa susai da kayan su wato sum bawa kansu da kansu aiki wanda zai taimakesu ya taimaki iyalinsu ya taimaki al-umma kasar su ma baki daya wasu kuma basu da karfi sosai zaku samu cewa a kasuwan sun samu wani dan rumfa ne suka yi wanin ya ajiye teburi ne yayin da zai kasa abun sana'arsa ya kuma sayar ya samu amfani akai kasuwan ni wurare ne da suke da taimakon jama'a wurare ne dasuke samar wato da aiyukan yi wato da aiyuka da sana'oi kala daban-daban yayin da a kasuwa akan samu wato fannoni da kuma wurare daban-daban shiyasa akan ci kasuwa akwai kasuwanni na kyauye da ake zuwa aje aci su a mako wato wanda duk bayan sati daya ake zuwa aci wadan nan kasuwa akwai kuma kasun ni na birane wanda ako da yaushe ake shiga ayi sayayya acikin su ake shiga wato ayi hada-hada na saye da kuma sayar wa nagode

Barka da warhaka Barka da warhaka an gwado mana wuri ne da ake aiki da ake aiki irin na wato kafinta kamar yadda muka sani aikin kafinta aiki ne da yake da matuƙar muhimmanci, aiki ne da yake da matuƙar tasiri a tsakanin al’umma aiki ne da yake janyowa wato wa matasa da abin abin yi, da ma manyan ma baki ɗaya ya yin da suka koye shi Kamar yadda muka sani aikin kafinta, aiki ne da ya shafi amfani da ƙarfi kuma sana’a ce na hannu wanda ake amfani da wasu kayayyaki na aiki wajen gudanar da su kamar yadda muka sani mafiya yawan lokuta an fi amfani ne wato da abin da ake ce masa katako yayin da sukan sarrafa ko in ce sukan ƙera abubuwa da dama wanda ake amfani da su na yau da kullum walau a gidaje walau a ofisoshi walau a masana’antu da dai sauransu Kamar yadda muka sani aikin kafinta aiki ne da ake wato ƙera gadaje bayan gadaje akan yi kujeru na zama sukan yi wato tebura anda ake sawa a sawa wato madafa da dai sauransu Sannan aikin kafinta aiki ne da ake yin kujeru da ake sanya su a ofisoshi da wato wanda za a a’ajiye wato wurin da za a yi shi na ajiyar litattafai da dai sauransu da bencina da suke yi na makarantu wanda ake zama a kai da abubuwa da dama dai wanda aikin kafinta ke samar da su Wato aikin kafinta aiki ne da ake baje basira na wato ƙere-ƙeren abubuwa da mutane suke amfani da shi a rayuwarsu na yau da kullum Kamar yadda muka sani kafinta sana’a ce da take taimakon al’umma hi yasa zaka ga wani bayan shago da yake da shi in ya bunƙasa za kaga cewa ya ɗebi wasu matasa matasa wanda zai koyar da su wannan sana’a Wannan ilimi da ake ɗaukar sa akan ɗauki ilimin sana’ar kafinta a gida ba wai dole sai an je makaranta a koyi sana’ar kafinta ba Za a iya sa yaro ya je ya koyi sana’ar kafinta a gida kamar yadda muka sani akan ɗebi yara wanin matasa a koyar da su wannan sana’a suma ya kasance sun zama nasu dogaro ga kansu yadda zasu taimaki kansu su taimaki iyalansu su taimaki iyayensu, in yara ne, su taimaki al’ummar yankinsu da ma al’ummar ƙasa baki ɗaya idan abin ya cigaba ya yin da suka shahara suma zasu iya taimakon wasu su ɗebe su ɗebe su koyar da su wannan sana’a wanda zai rage rashin yawan aikin yi a tsakanin al’umma a ma ƙasa baki ɗaya sana’ar kafinta sana’a ce da ke da mahimmanci a rayuwar al’umma Nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne yadda aka ɗauko sa wato a mota da ake ɗiban kaya ko kuma in ce a mota me buɗaɗɗen baya wanda ake ɗaukar sa shi safarar sa wato abu ne da ake yin sa kuma abu ne da ya samo asali tun daga shekarun baya har i zuwa yanzu yayin da zaka samu cewa a cikin jiha ma zaka samu akwai ƙauyuka ko wasu garuruwa da za a shiga a je a samu sa a farashi mai sauƙi yayin da za a saye su ai amfani wato da mota da yake da buɗaɗɗen baya a yi amfani da mota na ɗeban kaya wajen wato sarafan wannan sa i zuwa wato inda aka saye su baya gama wannan akan wato wasu sukan iya aike da wato da kuɗi da za a saya musu a ƙauyuka yayin da aka cin wannan ƙauye zaka samu cewa wa’innan sa akan siyar da su a farashi mai sauƙi yayin da ake ƙoƙarin a je a siyo su a yi safarar su a yi amfani da irin wannan motoci a kawo su cikin birane a siyar da su A kuma samu alfanu a kansu wanin akan je wanin kuma akan yi aika a sa a mota a kawo wa mutum ko kuma a kaiwa wanda ya saya har inda yake Safarar saniya ko kuma in ce safarar shanukai bai tsaya a iya jiha kaɗai ba a’a, akan iya fita ma wajen jiha wato akan iya zuwa wasu jahohi yayin da zaka samu cewa a wata jaha zaka ga anfi samun su a farashi mai sauƙi yayinda za a yi ƙoƙarin zuwa wannan jaha a je a saya sannan kuma a yi amfani da mota ka biya kuɗi da za a ɗauko ma wannan sa a mota mai buɗaɗɗen baya mota da ake ɗiban kaya a cikinsa kuma ana ɗeban saniya a cikinsa wato mota da take mai buɗaɗɗen baya za a ɗeba maka yawan iya adadin wanda ka saya da kuma ya danganta da yanayin cinikin da ku ka yi na yadda zasu kai maka i zuwa jaharka akan yi safararsu daga wasu jaha zuwa wasu jaha safarar saniya bai tsaya a iya nan ba kuma wannan safarar yakan taimakawa al’umma yakan taimaka musu wajen kasuwancinsu don wasun ƴan kasuwa ne, sukan je ne su saya su komo su je su saida shi a inda suke yayin da zasu samu wani abu na alfanu a kai wanin ma har akan fitar da su wato maƙotan ƙasa bai tsaya a iya ƙasa (baki ɗaya)? baki ɗaya) ƙasa ɗaya ba, akan kai su maƙotan ƙasa a je a saida su Nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne yadda cunkosa da go-slow na motoci yakan janyo a tsattsaya wato a tsakanin titi yayin da titi ta kasu wato kashi huɗu, wato ta fito gabas da yamma Kudu da Arewa Akan samu wato cunkoso da go-slow na motoci yanda zaka ga an harhaɗu an ja an tsaya a guri guda wanda a mafiya yawan lokuta idan ba a yi wasa ba akan samu wato buge-bugen motoci wanin har ya kai ga a jijji ciwo a ji raunuka a jikin mutane wanin ma yakan kai ga a yi buge-bugen mota har a samu hatsari a irin waɗannan wurare Shi yasa da yawan lokuta akan samu wato wannan go-slow ɗin an fi samun su a lokuta guda biyu ma’ana, wato da safiya okacin da ma’aikata suke ƙoƙarin tafiya wajen aikinsu sannan ƴan kasuwa suke ƙoƙarin tafiya wajen kasuwancinsu masu sana’ar hannu wato masu kwadago suma suke ƙoƙarin tafiya wajen aikinsu sai kaga cewa in aka zo irin wannan titi an haɗu an samu cunkoso an samu go-slow na wato yawan motoci da cikowarsu wanda zaka ga an ja an tsaya an ɓata lokaci a wannan wuri baya ga nan akan samu irin wannan go-slow da cunkoso da tattsayawa na motoci da yammaci yayin da zaka ga cewa mafiya yawan lokuta ma’aikata sukan tashi ne a wurin aikinsu da yamma sannan kuma ƴan kasuwa ma da yawa sukan tashi a wurin aikinsu da yamma masu sana’o’in hannu masu kwadago yawanci sukan bar wuraren aikinsu da yamma nan ma zaka ga cewa an haɗa wannan go-slow ko cunkoso da tsattsayawan motoci a irin wannan hanya da ya zo ya haɗe shi yasa ake da buƙatan mafiya yawan lokuta ake son wato a riƙa ajiye jami’an kan hanya wa’inda zasu tsaya a irin waɗannan wurare ko kuma in ce a irin wa’innan titi yayin da zasu riƙa bada hannu wa gefen da yakamata a ce su suka wuce sai sun wuce gaba ɗaya sannan su bada hannu ma wani gefen su ma su zo su wuce Irin wannan aiki wato ko kuma in ce sa wa’innan ma jami'ai na tsaro, na kan hanya su yi wannan aiki yana da matuƙar muhimmanci yana da alfanu ga al’umma baki ɗaya, don yana rage yawan hatsari, da buge-buge na motoci wani lokacin kuma akan saka wata shaida ce da zata gwado? wanda zai gwado cewa idan ka zo irin wa’innan wuri ka ja ka tsaya wanin kuma zai gwado inda zai bada hannu ma gefen wa’inda ya kamata su wuce wannan ma yakan taimaka wa rage wato cunkosa na motoci da yawan rage buge-bugen motoci da kuma hatsarinsu Nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana yanda shugaba ne yake gaida sarkinsa kamar yadda muka sani shi sarki mutum ne da yakamata a girmama shi mutum ne da yakamata a kambama shi mutum ne da yakamata a yi masa gaisuwa irin na ban girma gaisuwa irin na jinjina kamar yadda muka sani su sarakuna wato jagorori ne ga al’ummarsu jagorori ne ga al’ummar yankinsu jagorori ne ga al’ummar jaharsu sannan jagorori ne ga al’ummar ƙasar su ma baki ɗaya don mutane ne da suke jagorantar al’umma baki ɗaya shi yasa a koda yaushe ake da buƙata mutane su dinga musu ladabi da biyayya su dinga musu kuma gaisuwa irin na ban girma kamar yadda muka sani sarakuna mutane ne da suke faɗa a ji yayin da aka tada wata wato tarzoma ko husuma a yanki sarki na wannan yanki yakan iya tsayawa ya jajirce ya hana al’ummarsa ya ganar da su abin da zai kawo musu cigaba a cikin rayuwarsu kuma mutane suna ƙoƙarin ganin cewa sun ji maganar da sarkinsu ya gaya musu yayin da sarki ya ga cewa akwai wani abu da zai janyo cigaba yankinsa zai iya taimakawa wa matasan wannan yankin da ayyukan yi da wasu abubuwa yayin da abin yafi ƙarfinsa zai iya zuwa gaba yanda zai ya nemo musu taimako yanda za a taimaka musu don shi sarki jagora ne na al’umma mutum ne na mutane wato na jama’ar yankinsa waninma yakan taimaki jama’ar wato bama iya yankinsa kaɗai ba za a iya cewa jama’ar ƙasarsa ma baki ɗaya sabida sarki mutum ne da yake da daraja mutum ne da yake da kima sabida yanayin irin shigarsa da martabarsa zaku ga cewa sarakuna suna shiga na daban wanda shiga ne na alfarma shiga ne ƙawataccen shiga shiga ne da zai ƙayatar da mutane yanda idan suka fito duk sarki idan ya fito yanayin yadda zai shigarsa zaka fahimci cewa wannan sarki ne ba tare da ka tambaya ba. Yanayin yadda zai saka wato suturarsa kayan da ke jikinsa hulan da ke kansa zaku cewa yakan saka tagulla a wuyansa da dai sauran kaye-kaye wanda zai tabbatar da cewa wannan sarki ne shi yasa zaku ga da sarki ya fito zaku ga cewa an duƙa masa an masa gaisuwa irin na jinjina an masa gaisuwa irin na ban girma yayin da sarki ya fita zai fita ne ne da masu tsaronsa wato dogarawansa wa’inda suke taya shi, ko kuma in ce suke tsaronsa yayin da zaku gani yana fitowa zaku ga al’ummarsa ko in ce al’umma suna ƙoƙarin su ga sun daraja su sun musu wato gaisuwa, sun masa gaisuwa irin na ban girma gaisuwa irin na jinjina da karramawa da ake yi wa sarakakuna Nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne wato yadda sarakuna sukayi wato shiga na alfarma sukayi shiga wato ƙasaitacciyar shiga yayi da suke gudanar wato da tattaunawa a tsakanin su kamar yadda muka sani sarakuna mutane ne da Yakamata a daraja su mutane ne da suke da ƙima mutane ne da suke jagorantar al’umma Kamar yadda muka sani akwai lokuta da dama wanda a kan yi wato taro sarakuna sukan gayyaci ‘yan uwansu Sarakuna yayin da zasu tattauna abinda zai kawo musu cigaba wato a yankuna su kamar yadda muka sani suna da wato tarin jama’a ko in ce dubban jama’a wato a yankuna su wanda a kowanne lokaci yadda muka sani sarakuna mutane ne da suke faɗa aji mutane ne da suke sawa kuma mutane ne da suke hanawa yayin da suka ga al’ummar su suna wani abu wanda ba daidai ba za su iya wato kiran wannan al’umma su kuma yi musu hani ko kuma in ce su hana su aikata wannan abu. Baya ga wannan idan suna abubuwa wato da zai kawo musu cigaba a cikin rayuwar su zasu daɗa Wato ƙarfafa al’ummar su wajan cewa sun sami cigaba bayaga nan idan wani taimakon ne na tallafi da al’ummar su suke nema sukan yi iya bakin kokarin su wajan cewa sun tallafa musu idan kuma abu ne da yafi ƙarfin su sukan iya zuwa gaba su kai koken su inda za’a je, a taimaka al’ummar yankin su, kamar yadda muka sani su jagorori ne wato ga al’umma jagorori ne na mutane na al’ummar dake yankin su Bama yankin su kaɗai ba jagorori ne ga al’umma jihar su dama ƙasar su baki ɗaya dan a duk inda wato Sarki yake ko in ce sarakuna suke akan daraja su akan ƙambama su kuma akan bi wato abinda suka ce, wato akan bi maganar su saboda girman da suke dashi da kuma matsayi da suke dashi yayi da koda yaushe su kanyi fita ko in ce sukan yi shiga na ƙasaita shiga da zai ƙayatar shiga da zai ƙawatar da mutane yayi da muke gani Kamar yadda muke gani sunyi shiga ne na fararan kaya sannan wato da takulla a wuyan su wanda yake tabbatar mana da cewa wa'yannan wannan taro taro ne na sarakuna dan a duk inda sarki yake yanayin shigar sa yanayin fitar sa ba sai an tambaya ance wanene ba ana ganin sa za'a gane cewa wannan sarki ne saboda irin shiga da yayi sannan daga nan mutane zasu fara daraja shi zasu fara karrama shi su fara masa wato ban girma da gingina a koda yaushe ana san irin wannan taro na sarakuna na tattaunawa yadda zasu jawo cigaba wa al'ummar yankin su nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne yadda yaro yake rawa wato a gaban manya kamar yadda muka sani ako ako kowanne irin wato taro na bukukuwa kala daban daban ana da buƙatar a samo waɗanda zasu riƙa wato nishaɗantarwa nishaɗantarwa abu ne da yake jawo wato farin ciki zukatan waɗanda sukayi gayyata da kuma waɗanda aka gayyace su shiyasa a mafiya yawan lokaci akan nemo waɗanda zasuyi wato kiɗe-ƙide da kuma da waɗanda da zasuyi rawa sabida wato nishaɗantar da guri kamar yadda muka sani kamar yadda muka sani ne a kowanne irin lokaci wato akan yi taro na biki wato taro na biki ko na bikin aure kamar taro na bikin aure akan yi shi ne wato a lokacin da da aka gayyaci yan uwa da abokan arziki wanda za’a samo makiɗa mawaƙa wa’yanda zasu zo suyi rawa wato a wannan wuri haka ma akwai biki wato na suna wannan biki na suna shima akan yi wato gabatar da taro na mutane wanda wannan taro kan ƙunshi wato taro ne na jama’a wanda za’a gayyaci waɗanda zasu nishaɗantar wanda zasuyi waƙa da wanda zasuyi rawa a wannan taro wanda waƙa da rawa yakan nishaɗantar da al’ummar da aka tara a wannan wuri kuma yakan sa waɗanda suka tara wannan taro wato farin ciki yakan sa kowa a cikin farin ciki kamar yadda muka sani nishaɗi abu ne da mutane uke buƙatar su yayi da wasu ma ran su yake ɓace idan suka ga wato abu na nishaɗi kamar ana waƙa ana rawa zaka ga cewa sun manta da wannan ɓacin ran wato sun kawar ya kawar musu da ɓacin ran da suke fama dashi yayin dazai sa su acikin farin cikin baya ga wannan akwai wato taro da ake yi ba bukukuwa na al’ada wato bikin al’ada biki ne nan ma da za'a tara jama’a wanda zasu zo su gwada farin cikin su a irin wannan taro nan ma akan gayyaci wanda zasuyi kiɗa akan gayyaci wanda zai fito yayi rawa wato aji daɗi ayi nishaɗi a wannan wuri sannan akwai taro na bukukuwa na siyasa wanda nan ma akan gayyaci wa’yanda zasu nishaɗantar yawanci taro na mutane yanda akayi gayyata ana bukatar a ya kasance a wurin taron a cikin wato farin ciki an sanya wa’yanda zasu sa mutane nishaɗi kamar yadda muka sani yara daman yan san tsale tsale ne da rawa da dai sauransu kamar yadda muke gani haka ma a wannan taro wannan yaro ya fito ya burge ya gwangwaje yayi rawa ya nishaɗantar da mutane wato da suke wannan nagode

barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne yadda yaro yake wato aikin sa yake haɗa wuta wato a tsohon kicin kamar yadda muka sani waɗannan irin kicin ɗin ana samu su ne wato a ƙauyika dama wasu sassa na birane akan sani irin waɗannan wato tsaffin kicin da ake amfani dasu a gargajiyan ce kamar yadda muka sani a wannan kici akan yi amfani ne da Ice da kuma kurhu Kurhu abun ne da ake zuwa a ƙera shi a maƙera wanda ake siyan shi a kawo gida ayi amfani dashi a kicin yayin da za'a sa masa Ice a ciki a hura wuta a kuma ɗura abinci akai ko ruwan wanka da dai sauransu wannan wato kicin yankan taimaka sosai wato a wa mutane yayin da muke gani ga yaro nan ya haɗa wuta da ake a wannan kicin akan yi amfani ne da Ice wani lokacin akan yi amfani da karare wanda za'a sa wani a sa masa wato roba a a kunna masa a jasta masa ashana yayin da wannan wuta zai kama har ya dafa wannan abinci kokuma ya tafasa wannan ruwa ko ya ɗuma ruwa ya danganta ga abinda ake so ayi dashi a kicin ɗin sannan akan yi amfani wani lokacin da buhu ko da ledoji wajan haɗa wannan wuta yayin da aka saka wato ko karare ko Ice akan nema wato leda ko buhu a jasta masa ashana yadda zai tada wannan Ice ya kama har a samu ayi girki ko a samo a ɗuma ruwa ko a samu ayi wani abu dai muhimmi wanda ake yi dashi wato a wannan kici wanda ake da buƙatar a dafa ko kuma a tafasa ko a soya a wannan kici sannan wani lokaci akan yi amfani ne kalanzir yayin da za'a sawa Ice kalanzir a jasta masa ashana yo wato samu wannan wutar ya tashi yayin da za'a samu ayi girki dashi wani ba girki bane akan tafasa ruwa kamar ruwa wato na shayi ko kuma ruwa wanda za'a yi wanka dashi da dai sauran wato abubuwa da ake girkawa a wannan kici wato akan yi amfani da tukwane irin na gargajiya ko kuma ayi amfani da tukwane ma na zmani ya danganta irin wa'yannan tsoffin kicin akan yi amfani da tukwane kala daban daban wajan ɗura girki yayin da wani kuma bama kurfo bane akan yi amfani ne da duwatsu yadda za'a yi amfani da duwatsu guda uku wajan haɗa wannan wuta in aka haɗa duwatsu uku za'a sa musu Ice a kuma kunna a ɗura abinci akan wu a ɗaura wato tukunya akan wannan duwatsu wanin akan yi amfani da guda biyu a haɗa da jikin bango wanda zai bada wato murhu nagode

barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana hoto ne wato na yara kamar yadda muka sani yara wato su kan taro na yara yana da matuƙar mahimmanci yana da matuƙar tasiri yayin da aka haɗa taro na yara zaka ga cewa ya kan jawo mu su wato soyayya da ƙaunar junan su tun suna yaran su har izuwa tasowar su yara sukan haɗu wato a lokuta daban-daban wajen gudanar da wasanni wajen gudanar da wasu abubuwa ko koyan wato wani mahimmin abu na sana'a da dai sauran su kamar yadda muka sani yara su ƴan wasa ne shiyasa a ko da wane lokaci wani zakaga yara ko da a makaranta ne bayan sun tashi a amakaranta su kan dawo gida, bayan sun dawo gida su kan ware wani dandali ko wani fili da zasu je su haɗa kai a wannan wuri suyi wasanni wannan haɗin kai ya kan jawo wa yara wato farin ciki ya kan kuma sa su nishaɗi kamar yadda muka sani shi kan shi wato tsalle-tsalle ma ya kan kawo lafiya a jikin yaro sannan yaro dama yana da son wato tsalle-tsalle sannan yara haɗin kan su abu ne da yake da kyau abu ne da yake da matuƙa muhimmanci shi yasa zaka ga in a layin unguwa ne yara su kan haɗa kai suyi wasanni sannan a makaranta ma zaka ga cewa yara sun haɗa kai suna wasanni kuma su kan haɗa kai wajen karatu ko kuma aiki idan aka ba su musamman aiki na aji ko kuma wani aiki da za'a dawo gida a zo ayi shi haɗin kan yara abune da yake da matuƙar mahimmanci wanda yake jawowa ma wani lokacin iyayen su su fara zumunci shi yasa zaku ga cewa a layin unguwa zaku ga yara su kan haɗu wato da yammaci wajen da zasu yi wasanni kala daban-daban wani lokacin kuma yara su kan haɗu wato a wajen koyon sana'a yayin da za'a haɗa wato kan yara a wajen da za'a koya mu su sana'a da ze temake su a nan ma zaka ga cewa yara sun haɗa kai suna koyon abu kuma sun fito ne wato daga wurare daban-daban yayin da wannan ya fito daga wannan gida wanin ma unguwar su ba ɗaya bane zasu haɗu a wannan wuri kuma su saba wato ya zame mu su sun shaƙu shaƙuwa na yara da haɗa wato taro na yara a lokuta daban-daban yana da matuƙar mahimmanci yana da matuƙar alfanu dan yana haɗa kan yara wato dun daga ƙananun su har izuwa lokacin da zasu taso wato har izuwa girmansu nagode

barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana hoto ne na yara yayin da suke zaune da maman su wato mahaifiyar su kenan kamar yadda muka sani su yara wato abun ayi wasa ne da su abun a kula ne da su kama daga kan kula da tarbiyar su kula da wato ilimin su da dai sauran su ita uwa ta kan taka rawar gani wato wajen kula da ƴaƴan ta yayin da ake da buƙatar uwa ya kasance tana bada lokaci isashshe wato na yaran ta ko kuma in ce takan ware lokaci na yaran ta yayin da zata zauna da su ta tattauna da su wanin ma idan suka je wato makaranta suka dawo bayan sun dawo daga makaranta sun ɗau ilimi zata iya wato duba takardun su yayin da idan ta duba takardun su zata duba ko an basu aiki na gida sannan kuma zata sa su akan hanya ta karantar da su ta koya mu su abun da aka sa su yayin da zata tabbatar da cewa wannan karatu da suke zuwa yi sun je sun koyo ilimi sun amfana da shi yayin da kuma baya ga nan zata yi mu su wato girki abinci kenan da zasu ci bayan sun ci zata kula wato da yanayi wato yanda suke gudanar da rayuwar su yayin da suka gaji zata tanadar mu su wato da in da zasu huta ko su kwanta suyi barci sannan kamar yadda muka sani yara suna da son wasanni idan suka taso zasu iya wato wasanni a gidajen su yayin da za'a ajiye mu su kayayyaki na wasan yara wanda akwai su kala daban-daban baya ga wasan yara ma akan so ita uwa kanta wani lokacin ma ba zallan uwa kaɗai ba har da ma uba ya kasance iyaye suna samun wato lokaci da zasu kula da ƴaƴan su lokaci da zasu zauna da ƴaƴan su ko kuma in ce ba ma zama kaɗai ba, da za su wato yi wasanni da ƴaƴan su dan yara suna son su samu wato isashshen lokaci na iyayen su yanda zasu basu kulawa, su ba su wato su nuna mu su soyayya su nuna musu ƙauna sannan su janyo su a jiki yara tarbiyyar su yana farowa ne daga gida gidan nan a ina? wato a wurin iyayen su uwa da uba musamman ma uwa da ke ita ce kusa yara suka fi wato shaƙuwa da ita a cikin gida kasancewar ita tafi yawan wato zama da su a cikin gida shiyasa ake son uwa a ko da yaushe ta riƙa kula da tarbiyyan yaran ta da yanayin su da abincin da zasu ci da yanayin tsaftar jikin su da dai sauran su uwa tana taka muhimmiyar rawan gani wato gurin kula da ƴaƴan ta nagode

barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne yadda yara suke ɗiban ruwa wato a pampo na tuƙa-tuƙa da UNICEF tayi shi kamar yadda muka sani akan yi wato irin wannan pampo na tuƙa-tuƙa na temakon al'umma na temakon jama'a a yanki wanda zaka samu ya kan temaki jama'a ba iya na wannan yankin ba ya kan temaki jama'a da dama wanda har daga wasu wurare ma na nesa zasu iya zuwa su amfana da irin wannan pampo na tuƙa-tuƙa da UNICEF ta tanadar wa mutane ko kuma ince da UNICEF tayi wa mutane wannan wato kamar yadda muka sani ruwa abu ne da yake da matuƙar muhimmanci a jikin mutane ruwa se da shi wato za'a rayu shiyasa yawan shan ruwa ma ya kan kawo lafiya a jikin mutane sannan akwai na a yawaita lokuta da dama zaku ga cewa ana yawan wato wahala ana yawan wuya na ruwa wanda akan samu irin wannan wuyan ruwa mafiya yawan lokuta a ƙauyuka amma akwai rashin ruwan ma a wasu sassa na birane yayin da irin wa'innan pampo na tuƙa-tuƙa ya kan temaka wajen rage wahalar ruwa kamar yadda muka sani akan yi su wato jama'a su zo su amfana da wannan ruwa yayin da za'a fito yara da kuma manya yanda za'a yi amfani wato da hannu da kuma ƙarfi a wato a buga wannan ruwa yanda ze janyo iska daga ƙasa wannan ruwa har ya samu ya fito zaku ga cewa a wasu ƙauyuka akwai wato ruwa da yake gudana wanda bai da kyau ruwa me datti da sauran su ka ga mutane suna ɗiba suna sha wanda ze iya jawo mu su wato cututtuka a jikin su shi yasa wato mafiya yawan lokuta zaku ga cewa anje anyi irin wannan pampo na temako na tuƙa-tuƙa wato a wurare sabida temakon al'umma zasu samu wato tsabtataccen ruwa ingantaccen ruwa da za su sha suyi abinci da shi suyi wato wanka da sauran amfani da ake yi da ruwa kamar yadda muka sani ruwa se da shi za'a rayu kuma ko ba wannan ba ma mutane su kan je su ɗebi ruwa wasun ma kuma su kan je wato ko wucewa suke a kan hanya zasu je zasu ji ƙishin ruwa yayin da zasu je shan ruwa in suka ji ƙishi zasu iya amfani da hannun su su ɗebi ruwa a irin wannan pampo na tuƙa-tuƙa su sha wannan ma ya temaki mutane wa inda suke tafiya akan hanya yakan temaki al'ummar wannan yanki da ma al'ummar da zasu zo wucewa a wannan yanki nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne yanda yara suke wato wasanni a dandali kamar yadda muka sani irin wannan wasanni na yara yakan jawo haɗin kan yara na layin unguwa yakan jawo wato su so junan su su kuma ƙaunaci junansu wasanni na yara wato ya samo usuli ne tun daga wato shekarun baya wanda har izuwa yanzu ana nan ana yinsa yara ƴan son wasa ne wato da ya shafi tsalle-tsalle wato buga ball da sauran wasanni kamar wanda suke yi na wato kama hannuwan ƴan uwansu ko kuma ince kama hannun junan su yayinda zasu riƙa kewaya fili ɗaya daga ciki ya fita ya riƙa gudu yana kkewayewa yayinda ya ajiye abunda ke hannunsa a bayan ɗaya shima zai tashi ya fara kewaye wannan fili wasanni na yara abune da yake da matuƙar mahimmanci yayinda wato yakan sasu nishaɗi kuma kamar yadda muka sani yakan sasu yakan ƙara musu wato lafiya a jikinsu shi yasa wasu lokutan koda a makarantu ne na yara zakuga cewa an ware wurare na wasanni yayinda, yara sukayi karatu suka kai wasu awanni suna da buƙatar suyi wasa akan ware musu lokacin da zasu ci abinci akan kuma ware musu lokacin da za'a fito dasu wanda zasuyi wasa waani akan tanadar musu wato kayayyaki da zasu yi wasa da yara kama daga kan lilo abun zame-zame abun jujjuyawa da yara dadai sauransu da kuma wasanni waɗanda suke yi wato wanda na wato kaman kewaye wuri ne da tsalle-tsalle dake yara an sansu ƴan son tsalle-tsalle ne akan ware musu fili da za suyi, na musamman da za suyi irin wannan wasanni yayinda aka bar yara sukayi irin wannan wasanni za'a ga cewa bayan sun koma suna sunfi wato fahimtar abinda ake karantar dasu don waɗannan wasannin da sukaje sukayi yakan wato tada kwakwalwarsu yakan dawo musu ƙarfi da hazaƙa a kwakwalwarsu na yanda zasu fahimci abunda ake karantar dasu a gaba shi yasa wani lokaci ko a aji ne yayinda ake karantarwa ko malami ko malama take karantarwa yara basa fahimta yakan tada su ɗanyi tsalle-tsalle kafin su komma inta ci gaba sai kaga suna fahimta abunda ake karantar dasu wasanni na yara yakan jawo musu haɗin kai wato a layin unguwa zakuga cewa da yammaci yara sukan ware inda suke haɗuwa fili da zasu haɗu su gudanar da iorin waɗannan wasanni wannan wasa yakan jawo haɗi haɗin kan yara a layin unguwa yakan jawo musu haɗin kai su so juna su ƙaunaci juna nagode

Barka da war haka a wannan hoto an gwado mana ne yanda yara suke wasa wato na tuƙa taya wasan taya wasane da ya samo usuli tun a shekarun baya wasa ne da yake da ɗinbin tarihi yayinda yara sukeda son wasanni na irin taya taya da aka cirena mota wanda ta samu matsala akan wato siyar wa iyayen yara yayinda yara wasu na motar, wasu na motocin gidansu ne waɗanda suka samu matsala waninma akan je ne a siyo musu wato yara sun kasance sunada son wasanni kala daban-daban yayinda yake sasu nishaɗi yakan kuma sasu wato hazaƙa ah, wato gudanar da ayyukan su na yau da kullum wasu yaran idan aka lura ko aikensu akayi sukanyi amfani da taya wajen tafiya wannan aika, yakan sasu suyi sauri yakan ƙaramusu hazaƙa wurin tafiya wannan aika yayinda zakaga cewa wasunsu sukan amfani da kara wasunsu sukan yi amfani da sanda wajen yanda zasu tuƙ wannan taya wanin kuma sukanyi amfani wato da hannun su wajen tuƙa wannan taya baya ga wannan ma taya wani lokacin zaka ga cewa a layin unguwa yara sun haɗu kowa da tayarsa yayinda za'a yi wani wasa na tsere da wannan taya yanda za'a wato ja layi sannan kowa yazo da tayarsa wanda za suyi wato gudu da wannan taya aga wanda zai fara isa inda aka sa wanda ya fara zuwa shi yazo na ɗaya sannan zasu cire akwai mabiyansan da haka da haka har a samo wanada yazo na ƙarshe wanda wannan wasayakan ƙawatar yakan sa yara a cikin nishaɗi baya gama irin wannan wasa na gasanni da yara sukeyi akwai wanda bama gasan bane baza a ajiye wato iya adadin inda za'a tsaya ba za'a dai ja layi kuma a tsatsaya a guri guda kowa ya ɗau tayarsa yayinda za'a fara gudu ana tsere wato na wannan taya a ga wanna ya wuce wannan wannan ma yayi ƙoƙari yazo ya dage ya wuce wannan wannin zaka ga cewa sun ware fili ne wanada zasu ta kewaye wannan fili a tsakanin su wasan taya wasa ne da yake da matuƙar mahimmanci sabida yara yan son wasa ne duk abinda sukeyi sai sun haɗa da wasa, in sukayi wasa zaifi tado musu da kwakwalwa wurin da za suyi wato wasu ayyuka na gaba shi yasa ake son a riƙa barin yara suna irin waɗannan wasanni ah koda a layin unguwa ko a cikin gida dadai sauransu nagode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana yara ne da suke bacci akan tabarma a tsakar gida kamar yadda muka sani yara su ƴan wasa ne kuma yara suna da buƙatar wato a barsu su huta a duk lokacin da yara sukayi wasanni na tsalle-tsalle dadai sauran su sunada buƙatar su samu hutu a rayuwarsu hutu abune da yake ƙara musu lafiya a jiknsu kamar yadda muka sani yara bayan sunje makaranta wato sunje sunyi karatu sun ɗauko ilimi sun dawo gida sunkan wato, suci abinci bayan sunci abinci wasu lokutan sukanyi ayyyuka wato irin na cikin gida wato yayin da zasu taimaki wato iyayensu da wasu aikace-aikace na cikin gida wasunma sukan wato fita suje suyi wani wasanni a waje wanda zai sasu su jijjiƙa jikin su su kuma dawo gida wato su zo suji sun gaji a jikinsu wato alamomi na gajiya yayinda zasu ji wasu gaɓɓansu suna yi musu zafi ko suna yi musu ciwo ana da buƙatar yayinda yara suka yi wasanni na tsalle-tsalle ko wani wasanni da suke yi na cikin gida ko wato na dandali wajen gida kenan yanada kyau a basu lokaci ko kuma a ware musu lokaci da za su yi bacci su huta gajiya wannan wasa da suka yi, in aiki ne sukayi na cikin gida kama daga kan shara wanke-wanke girka abinci akwai ayyuka da dama wanda yara suke taimakon iyayensu a cikin gida yayin da suka yi irin waɗannan ayyuka, yana da kyau ace an ware musu lokaci da zasu yi bacci, bacci yakan kawo hutu ne wato a rayuwar mutum bama lallai yara kaɗai ba harda ma manya baki ɗaya kamar yadda muka sani bawai lallai bacci saida daddare ne za'a bar yara su yi bacci ba a'a koda ya koda rana ne koda yamma yayin ko yanayin lokacinda wato yaro ya samu ko kuma ince yanayin lokacin da yara suka samu yanada kyau bayan sunyi aikace-aikace sun gaji ko sunje makaranta sundawo sun gaji a barsu bayan sunci abinci a barsu wato in sukayi tsalle-tsallen su a barsu su yi bacci su huta gajiya yayinda suka yi bacci suka huta in suka tashi wato zasu tashine kwakwalwar kansu ma ta dawo daidai ta daɗa saiti yanda, wato zasu fahimci abinda zasu yi yawan wato zirga-zirga na yara da yawan tsalle-tsalle da wasanni da ayyuka wato yakan sasu suji sun gaji wanda hutu wato a barsu suyi bacci wanda hutu yakan jawo wato ƙarin lafiya a jikin mutum, a jikin yara dama manya baki ɗaya nagode

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuhu zamuyi magana ne akan tayaya maʼaikatan kiwon lafiya zasu iya tallafawa daidaiton mutane wajen yin anfani da abin diddigin kiwon a matsayin kayan aiki don fahimtar da lafiyar haihuwa toh da farko dai masana kiwon lafiya sune waƴanda zasu taimaka ma mutane domin su basu waƴannan abin bin diddigin wanda zasu iya yi dakansu koda ace babu wanda zai nuna musu toh ya kamata ace mutane masana kiwon lafiya su suka nunamusu ta yanda ta yanda zasu iya dakansu batareda wani ya sa musu hannu wa'innann abubuwa na anfani wurin wajen yanda zaʼayi su gane ovulution test dinka zaka iya anfani da wato kit din maʼana shi kanshi akwatin test din domin ka gwada sa'annan kuma zaka iya duba watakan zafin jikinka shima zaka iya dubashi akwai hanyoyi dayawa wanda mutum zai iya gane wannan ovulution din nashi na farko shi ne yin yin gwajin fitsari gwajin ftsari, na biyu shine watakan hutu, na uku Kuma mutum zai dinga yin zaiyi watakan gwajin jini shi wannan akwai wani Kuma wai shi track apps wannan Idan kanadashi zai taimaka maka wajen recording duk wani alamomi da kakeji a cikin jikinka kamar su yanayin zafin jiki saʼannan wannan abu yana taimakon mata dayawa wajen haihuwa ta yanda za su ta yanda za su kasance sun zauna lafiya a jikinsu batareda kowani lalura ba sa'annan yana yana fahimtar yana taimakawa wajen fahimtar da abunda ke faruwa a cikin jikin mutum wato Ɗan adam saʼannan Kuma akwai karancin lokacinda aya yinda mace ta gama al'ada akwai karancin lokacinda mace yakamata ta dauki ciki shine wato wannan lokacin da aka fara kyankyasan kwai wato a jikin mace mace Idan aka fara wannan kyankyasan kwan toh Tabbas mace takan iya daukan ciki da?? To masana kiwon lafiya sune wanda zasuyi tsayin daka domin su taimaka ma alʼumma da waƴannan kayan aikin domin su dinga duba lafiyar jikinsu musamman ma ta bangaren haihuwa.

Barka da warhaka. A wannan hoto an gwado mana ne yanda ma’aurata suke wasanni a tsakar gida. Wasanni a tsakanin ma’aurata abu ne da yake da matuƙar mahimmanci, abu ne da yake da tasiri. Kamar yanda muka sani, rayuwar aure rayuwa ne wato da yake da inganci, rayuwa ne da ake so a yi shi a gudanar da shi bisa jin daɗi da walwala. Shi yasa a lokacin da aka yi aure zaka ga cewa ma’aurata da suke kaunar juna ana so wato su samu zama na lafiya, zama da zai ɗaure. Don shi aure ana so wato a zauna ne sai mutuwa zata iya rabawa. Ba a son a yi aure wato a zo ana samun tashe-tashen hankula da har zai jawo wani lokaci a rabu. An fi son idan aka yi aure ya kasance anyi ne na dindindin, anyi ne wato sai mutuwa ne kawai zai iya raba daya daga cikinsu. Shi yasa ake da buƙata wato namiji a gidansa ya kasance wato yana wasa da iyalinsa wato matarsa kenan, da iyalinsa wato matarsa kenan. Ya kasance ta maida mijinta wato abokin hira, abokin wasanni da dai sauransu. Ana son a gida ya kasance ana taimakekeniya wato kuma ya kasance ana zama na jin daɗi, zama na nishaɗi. Ba wai ka samu maigida ya riƙa bata rai wai shine babba a gida ya gwada cewa matarsa bata isa ba ko ita ba komai bane a wurinsa yana gwada cewa shi babba ne da dai sauransu ba. A duk inda ake so, ana son wato magidanci ya kasance yana wasa da iyalinsa yayin da zai maida matarsa ta zama abokiyarsa, mace ta zama abokiya ga mijinta. Wannan abu ne mai matuƙar mahimmanci, abu ne da yake da kyau. Shi yasa ake so a rayuwar aure ya kasance ma’aurata su zamanto tsintsiya maɗaurinki ɗaya yayin da zasu wato yi rayuwa wato da zai daure, rayuwa da babu rabuwa sai mutuwa. Irin waɗannan wasanni yakan nishadantar wato da ma’aurata yayin da akwai wasanni da dama wanda za a yi anfani da su a cikin gida. Ba ma sai an fita wato zuwa wasu wurare ba; za a yi anfani, za a yi wasanni a cikin gida, za a fita kuma a yi wasanni wato a tsakar gida da dai sauransu. Rayuwar aure rayuwa ne na farin ciki, rayuwa ne kuma na jin daɗi. Na gode.

Barka da warhaka a wannan hoton angwadomana ne wato yanda ake gudanar da rawa irin na alʼada kamar yanda muka sani alʼada abu ne da yakeda matuƙar tasiri abune da yakeda matuƙar mahimmanci ga alʼumma shiyasa ma a wasu lokuta akan ware lokaci na bukukuwa na alʼada wani lokacin wato zakuga cewa koda a makarantune akan ware rana da zaʼafito a gwado alʼadu kala daban daban yayinda zaʼa shiga irin kowace alʼada zaʼayi shiga irin na wannan alʼada sannan Ayi waka Ayi rawa irin na wannan alʼada irin wannan wato tado tunani na mutane da su rike alʼadansu yanada matuƙar mahimmanci yanada tasiri yanada kyau ace ana tunato wato da alʼadu da muke dasu Shiyasa akan ware ranan bukukuwa a makarantu wanda zakaga cewa anzo an gwada alʼadu an gwado yanda suke shigansu yanda suke rawan su yanda suke abincinsu da dai sauransu wannan gwada alʼada yanada matuƙar mahimmanci yanada tasiri Kuma anaso koda yaushe a dinga rike alʼada kar a mance alʼadu da mukeda su Shiyasa ko da ba a makaranta ba ma akanyi wato taro a wato jaha waninma akanyi taro na ƙasa bakidaya yayinda Idan zaʼayi Wani abu muhimmi ya taso ko na biki na wato samun yancin ƙasa ne da sauran wasu manyan bukukuwa da akeyi zakuga cewa ana kokarin wato azo a gwada wato alʼadu na wannan kasa wayanda sukeda su akan fito da wato shiga irin na alʼada da kaya sannan Ayi rawa irin na wannan alʼada yakan ƙawatar yakan ƙayatar yakan kuma nishaɗantar da mutane. kamar yanda muke gani wannan ma Sunyi shiga ne na alʼada yayinda suke ɗaure da fatu a jikinsu da Kuma wato tagulla a wuyansu da kitso ma da akayi musu wanda yakeda tuntu a kai wannan shi ya tabbatar mana da cewa wannan shigane da sukayi irin na alʼada Kuma suka fita sukayi rawa irin na alʼada kamar yanda muka sani raya alʼada abune da yakeda matuƙar mahimmanci kar a bar alʼadu wato a mance dasu a bari ba a wato gwada yinsu a mance dasu baki ɗaya aʼa anason akoda yaushe a rika ƙoƙari ana hobbasa ana hobbasa ana tasowa ana tunatowa da alʼadu na mutane yayinda zaʼa gwado shiga da Kuma yanayin rawar alʼada abune da yake burgewa yake nishaɗantar da mutane Na gode.

Barka da warhaka, a wannan hoto an gwado mana wato hoto ne na kare, kamar yadda muka sani kare dabba ne da yake da mutukar muhimmanci yake da tasiri a tsakanin al'umma sannan dabba ne da yake zamowa jami'in tsaro a gidan wato ubangidansa, abinda nake nufi da ubangida shine wanda ya mallake sa, yayin da yayin da aka mallaki kare zaku ga cewa wanin ya kan san wato yayan gida ya kan san maigidansa ya kan san iyalinsa yayin da aka sami wani bakon fuska zaku ga cewa sai an tare wannan kare saboda zai ta haushi yana-yana ihu yanda za'a gane cewa wani bako ya shigo wannan gida, wani lokaci ya kanyi gadin gida yayin da dare duk mutane sunyi bacci, in ka ji kare ya yawaita haushi- ya yawaita haushi to akwai wani bako da ya shigo wannan gida, kare ya kan zamo wato jami'in tsaro a gida yayin da yake ba da tsaro da kariya ma mutanen da suke wannan gida, wanda wani lokacin ko da barayi ne suka shiga gida karen nan zaiyi kokari na ganin cewa ya kore su s sun gudu sun bar wannan gida, kare yana taimako a wannan gefen. Sannan wani lokaci wasu su kan yi amfani dashi wato a matsayin nama yanda zasu ci ya gina musu jiki, baya ga nan kare ya kanyi taimako wa al'umma, ba al'umma kadai ba ya kan yi taimako wa jami'an tsaro yanda jami'an tsaro ma u kanyi amfani da kare wajen kama wato gurbatattu a cikin al'umma, wani lokacin zaku ga cewa akwai wato karnuka al'umma wadanda ake musu horo na musamman ake koyar dasu dabaru na abubuwa na sanin abubuwa da dama, yayin da su kan yi amfani- jami'an tsaro su kanyi amfani da wadannan karnuka don su taimaka musu, idan zasu fita wajen aikinsu zasu debi karnuka kamar guda biyu uku hudu, ya danganta da yawan da zasu fita aiki zasu debi wadannan karnuka ko da bata gari ne sun shiga cikin gari sunyi sata ko sunyi wani fashi da makami ko kuma sun tada wata husuma ko wani tarzoma yayin da jami'an tsaro suke- suka gujewa jami'an tsaro suke kokarin su bi su zasu yi wato amfani da irin wannan karnika yanda wadannan karnuka zasu taimaka wajen jagorantar zuwa kama gurbatattan mutane, wato kama masu laifi. Yayin da wadannan kare su kan iya shinshina hanya su bi su gane cewa wannan hanya mutane sun bi ta wannan yanda jamian tsaro zasu sa wadannan karnuka a gaba duk yanda -duk hanyar da wannan kare ya bi to tabbas mutane sun taka wannan hanyar sun bi, su kan shinshina su gane kamshin kafar mutum yayin da zaku ga cewa har a cimma buri a kama wadannan masu laifi har a hukunta su. Karnuka suna taimakon al'umma baki daya. Nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne ne yadda ake kida wato na ganga, kamar yadda muka sani ganag akan yi ta ne wato da fata na dabba Yayin da akanyi kida ya bada sauti kala daban daban akanyi amfani da ganga ne a wurare daban-daban, a kuma lokuta daban -daban, akanyi amfani da ganga a wurin wato biki na aure, wato shagali da hidima na aure yayin da idan aka tashi aure akan gaiyaci wato yanuwa da abokan arziki. Wadanda zasu zo su taya wannan ma'aurata farin ciki yayin da ake amfani da ganga, akan kawo kawo abinda zai nishatar da mutane su ji dadi suji farin ciki uyi wasa suyi dariya, yayin da akan gaiyaci wato mai kida na ganga yazo yayi kidansa wanda za'a iya samun wani yake na waka ya bi gangan nan yanda mutane wasun ma zasu tashi suyi rawa har ayi liki, abinda ake nufi da liki anan shine za'a rika wato manna kudi na nuna farin cikin wannan kida da ake yi, baya ga gidan biki wato akan iya gayyaci mai ganga yaje wurin wato da ake taron hidima na suna, wanda kamar yadda aka sani hidima na suna yayin da wato aka sami haihuwa ko aka sami karuwa akanyi wato hidima na suna shima akan gaiyaci yanuwa da abikan arziki yanda zasu taru kuma duk gurin taro ana da bukatar a sami wadanda zasu nishantar yayin da ganga yake amfani a wannan wurare. Za'a zo wurin suna ayi kida mutane zasu tashi suyi rawa su manna kudi su gwada farin cikinsu su su taya wato iyayen wannan yaro da aka sami karuwa dashi ko yarinya farin ciki suyi rawa su nuna farin cikinsu su nun murnarsu wannan ganga ya kan nishadantar da mutane sosai a wannan gurare Baya ga nan ma wato akwai taruka na siyasa wanda idan aka-ga wato akan gaiyyaci mai ganga yanda zaka ga an taru, an- wato bayan an fadakar da abubuwa muhimman abubuwa da za'a gabatarwa da mutane za'ayi amfani da wato kide-kide na ganga wanda za'a nishadantar da mutane su ji nishadi ji dadi a cikin ransu baya ga nan akan yi ganga ma na fitar wato sarauta yayin da aka ba ma wani sarauta akan gayyaci yanuwa da abokan arziki yanda za'a zo ayi hidima da biki na fitar wannan wato-wato sarauta, yanda za'ayi kida ayi wato gwado farin ciki sannan mutane yanuwa da abokan arziki zasu iya fitowa su yi rawa su gwada farin cikinsu. Ganga abu ne da yake sa wato mutane nishadi ya kan nishadantar da mutane wato su ji dadi a ransu wanin ma har su manta da damuwar da suke ciki idan ma suna da damuwa.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana me wato yanda ake sana'o'i na hannu kala daban-daban yayin da muka sani, sana'ar hannu sana'a ce da ta kunshi wato taimako na matasa taimako na kai da kai da ma manya bakidaya kamar yadda muka sani a sana'o'i da muke dasu na hannu wato musamman a wannan zamani da muke ciki na rashin ayyukan yi, sana'ar hannu ya kan taimakawa matasa wajen samun ayyukan yi yanda zasu iya dogaro da kansu su rike kansu wanin ma har su taimaki iyalansu su taimaki iyayensu su taimaki yanuwa da abokan arziki wanin ma har su taimaki al'umkar jiharsu, su taimaki al'ummar kasar su bakidaya. sana'ar hannu ya kunshi wato abubuwa da dama, kamar dinki sana'a ne na hannu wanda aka yinsa, ya kan jawowa mutm wato samun wato kudade na shiga, wanda zai amfani dasu ya ci abinci wanin ma ya biyawa kansa kudin makaranta, in magidanci ne ya ci da iyalinsa ya biya kudin makarantar yayansa da dai sauransu. Baya ga sana'ar dinki, sana'a ne da ake yinsa wanda maza da mata uk suna koyon wannan sana'a suna kuma gudanar da wato harka na kasuwancina wannan sana'an Sannan sana'ar hannu Sannan sana'ar hannu suna nan da dama akwai wato koyon hada sabulu yanda wasu zaka ga cewa za'a ji- a jiki zaau samu wato hanya na samu da zasu iya dogaro da kansu su taimaki kansu har su taimaki wasu, yayin da zasu iya wannan sabulun, zasu rika yinshi suna kuma saidawa suna samun amfani a jiki. sannan baya ga nan wato akwai kafintoci wandanda suke aikin na kafinta yanda zasu kirkiru yadda za suyi suyi kujeru da ake amfani dasu a gidaje da ofisoshi, zasu kirkiri yanda za suyi wato tebura-da wato da ake amfani dasu kama daga kicin da gurin madafa kenan da sauran wurare da dama wanda ake amfani dasu. Baya ga sana'a ta kafinta akwai kamar su walda, wanda zaka cewa su kanyi hade-hade na karafu su jojjona shi har ya tashi ya bada abu mai ma'ana, su kanyi kofofi, su kan yi abubuwa wanda ake amfanin gini dashi ko ince su kanyi kofofi da ake sawa a gine-gine wato sana'ar hanku sana'a ce dake rage yawan aikin yi ga matasa yana samarwa matasa da aikin yi sosai, kuma ya kan rage wato rashin aikin yi a kasa ma bakidaya. Nagode.

Barka da warhaka, A wannan hoto an gwado mana ne wato hoto na yanda ake wasa na dodo, kamar yadda muka sani dodo ya kan fito ne ayi wasanni dashi a lokuta da dama, musamman ma mafiya yawan lokaci akan yi wasan dodo ne a lokaci na damina yanda amfanin gona ya fito, ya fito mutane na wannan yanki su kan fito su gwada farin cikinsu ayi wasa wato na dodo. Yayin da wasan dodo, akan amfani ne da sanduna yanda za'a kewaye fili, bayan an kewaye akan yi amfani da igiya wanda za'a ja a daddaure a jikin wannan fili, saboda ba'a son inda wannan dodo yake gudanar da wasanninsa wasan dodo wasa ne da yake tara wato dimbin jama'a, wasa ne da yake tara dubban jama'a yayin da mutane zasu yi gangami su yi tururuwa su je gurin kallon wannan wasa na dodo kan sa su nishadi, ya kan sa su nuna farin cikinsu a fili, yayin da dodo kamar yadda mu ka sani ne, baya bari a ga jikinsa, ya kanyi amfani da abubuwa na kayayyaki wanda zai rufe jikinsa bakidaya Yayin da muka gani yake sanye da jajayen kaya da kuma fari a gefensa, sannan da layi-layi na baki a jikinsa, ya kan fita ne yayi wasanni a kebancanncen waje inda aka - wato kewaye shi ba tare da mutane an bar su sun shiga ba, shi yasa akan kewaye wannan guri saboda yayi wasansa iya yanda yake so, ya nishadantar da mutane ya sa su kuma a cikin farin ciki. Wasu idan da damuwa a gabansu yayin da suka fito gurin kallo na wasanni da dodo suke yi zaka ga cewa, suna cikin farin ciki, suna cikin nishadi shi yasa akan ware wato rana, akan ware lokaci da za'a gudanar da irin wannan wasa, a yanki. yayin da za'a tanadi filin da za'a gudanar da wannan wasa saboda wannan wasa na dodo yana bukatar isasshen fili wanda za'a kewaye da kuma inda mutane zasu taru suyi kallon wannan wasa cikin farin ciki, cikin nishadi, kamar yadda muka sani wasanni- wasanni yana da mutukar tasiri a gurin mutane, yana da kuma mutukar muhimmanci a gurin mutane, wani za'a samu ya fito daga gida ransa a bace yayin da yaje irin wadannan guri na wasanni zai koma ya manta da abinda yake wato yake ciki zai manta da bakin cikin da yake ciki zai sa shi nishadi, shi yasa mafiya yawan lokuta idan ana son a gwada farin ciki ko wani abu akan ta da taro akan sa rana da mutane zasu taru a zo ayi wasa na dodo wanda zasu gani yasa su farin ciki ya kuma sa su nishadi. Nagode.

barka da warhaka. a wannan hoto an gwado mana ne wato iyali. abunda ake nufi da iyali anan wato ma'aurata wato mata da miji da kuma ƴar su. kamar yadda muka sani rayuwar aure rayuwa ne da yake da matuƙar mahimmanci rayuwar aure rayuwa ne da yake da matuƙar wato inganci a tsakanin al'umma. Yayin da aka samu wato ma'aurata ana da buƙatar wato ya kasance akwai taimakekeniya a tsakanin su. akwai jin ƙan juna a tsakanin su. akwai wato yanayin yanda suke kula da tarbiyyan wato ƴaƴayen su a cikin gida. Kamar yadda muka sani iyaye sukan taka rawar gani wajen kula da tarbiyya ƴaƴayen su. Yayin da uwa da wato rawar gani da take takawa haka shima uba kamar yadda muka sani ne yara bayan an kula da da wato tarbiyan su yayin da suka fara taso wa akanyi ƙoƙari a ga cewa an sasu a makaranta. Yayin da iyaye suka sa ƴaƴansu a makaranta sukan kaisu ne inda zasuje wato su koyo ilimi. Wannan ilimi, ya ƙunshi wato darissa daban-daban. Kama daga kan darasin ilimin lissafi wato na harshe da dai sauransu. ire-iren wa'innan wato karatu yakan taimaka wa rayuwar ɗa yakan taimaka wa rayuwar wato ya taimaki kansa ya taimaki iyayen sa ya taimaki ƴan uwansa ya taimaki al'uma ma baki ɗaya. yayin da ya taso da ilimi wato zakuga cewa duk abubuwan da yaro zaiyi zaiyi shi ne a cikin hankali zaiyi shi ne na ilimi. kuma yayin da yara suka dawo gida ana da buƙatan uwa wato da uba ma duka ya kasance suna kula da takaddun ƴaƴansu. yayin da zasu duba su gani walau yarannan sunje sunyi karatu ko kuma sunje makarantan sunyi wasa. za'a duba a gani idan da aiki da aka bayar wato wanda za'azo ayi a gida zasu sa wa'innan yara akan hanya na ganin cewa sunyi wannan aikin. idan bazasu iya da kansu ba ita uwa zata taimaka wajen wato koyawa ƴaƴanta yanda zasuyi wannan aiki na gida har suje makaranta a basu maki. Baya ga wannan ma ana kula wato da yanayin yara da tarbiyyan su da kuma ilmantar dasu a cikin gida yayin da uwa takan taka rawar gani uba ma yakan taka rawar gani wajen wato karantar da ƴaƴansa a gida. Wani lokacin ma kafin yaro yayi bacci ana son wato a sashi akan hanya a koya masa wasu abubuwa na rayuwa wanda zai karanta wanda zai gani yaji daɗi yaji nishaɗi yara wato suna da buƙatar lokaci na iyayen su. ana son iyaye su ware lokaci wato su riƙa samun lokaci da zasu riƙa kula da ƴaƴan su. kama daga kan iliminsu tarbiyyan su da dai sauran su. nagode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne yanda ake ɗeban ruwa wato a pampo na gargajiya pampo na tuka tuka kamar yadda muka sani ne akwai lokuta da dama da ake wato wuyan ruwa wanda ya kama masamman ma a ƙauyuka ba ƙauyuka kaɗai ba hadda ma wasu sassa na birane a kan wato yi wuyan ruwa yayin da wannan pampo na tuka tuka ya kan taimakawa jama'a wato wurin ayyukansu na yau da kullun kamar yadda muka sani ruwa abu ne da sai dashi za'a rayu shiyasa ma ake da son mutane su riƙa yawaita shan ruwa sabida yana ƙara musu lafiya a jikin su baya ga nan wato ruwa akanyi anfani dashi ayi abinci wanda abinci abu ne da ya zama dole ya zama wato wajibi a ci idan ba'a ci bama za'a iya rasa rai wato dole ne a ci abinci don a rayu wanda wannan abinci sai da ruwa ake yinsa sannan akwai wato wanka tsaftace muhalli tsaftace bayi da dai sauransu akwai abubuwa da dama wanda akeyi da ruwa wanda wato na ampani ne na wato kusan ma ince dole ba sai an ga dama ba shiyasa wani lokacin zaku ga a ƙauye idan babu ruwa za'aje ne a debi ruwa da yake da datti wanda xa'a sha a kuma yi abinci dashi yayin da ya kan haifar da wasu cututtuka da dama shiyasa irin wannan pampo na wato tuka tuka pampo na gargajiya yake da taimako al'uma yayin da aka taimaka akai wa mutane irin wannan pampo a wato wuri sai kaga al'umar wannan yanki suna jin daɗi kuma sun samu tsaftacaccan ruwa da zasuyi ayyukansu dashi na yau da kullun kamar yadda muka sani akan yi ampani ne da jaraku wato bokatai da bahuna da dai sauran kayayyaki wanda ake ɗeban ruwa dasu yayin da za'a ɗeba a tafi dasu gida aje ayi amfani dasu na yau da kullun wani lokacin ma ya kan ampani wato al'umar yankin akan taso ma daga wani wuri daga nesa don azo a ɗebi ruwa yayin da wuyan ruwa tai wuyan ruwa akan nemi ma abin hawa aje a nemo inda wannan pampo na tuka tuka yake a ɗiba ayi ampani dashi yakan amfani al'uman yanki yakan amfani al'umar ma wani yankin wani lokaci ma matafiya ne suke wucewa yayin da suka ji ƙishin ruwa walau manya walau yara su kan wato yi ampani in suka ga wannan ruwa ɗaya daga cikinsu zai iya bugawa wato yanda zai ja iska ya fidda ruwa wato wasun kuma sai su sha zasu iya ampani da hannu wajen tsaftace hannun su sannan su tari wannan ruwa na pampo na tuka tuka su sha irin wa'innan pampo na gargajiya na tuka tuka yana taimakon al'uma sosai nagode

barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne wato hoto na yanda wato ambaliyan ruwa ya shga layin unguwa kamar yadda muka sani ne ruwa yakan yi ambaliya a lokuta daban daban mafiya yawan lokaci akan samu ambaliyan ruwa ne da damina yayin da ruwa ya sauko yayi yawa akan samu wato ambaliya na ruwa yayin da zaku ga cewa ruwa ya shiga cikin unguwanni wanda a hakan ya kan shiga gidajen mutane wanda ya kan jawo wato asaran dukiyoyi asaran kayayyaki da ake amfani dasu ya yau da kullun wanin ma akan samu ba iya asaran wato dukiyoyi da kayayyaki da ake aiki dasu ake asararsu ba wani lokacin akanyi asaran ma rayuka wanda ba'a da buƙatan haka yayin da aka samu irin wannan ambaliya na ruwa wani lokacin zaku ga cewa dam ne wato ya pashe wadda yake wato ya paso ya shiga gari ya shiga unguwanni na mutane wanda zai janyo ɓarna a wannan yanki kamar yadda muka sani yana da kyau ace ana wato yawaita tone wato ramuka na kwalbati wanda yake taimakawa ruwa idan ya fara yawa yayin da ruwa yayi yawa irin wannan ramuka da ake tonewa na gefen hanya na kwalbati yana da kyau ace an tone shi koda a wato titi ne na layin anguwa yanda za'a samu wato yanda zai yi ya rage yawan ambaliya na ruwa yayin da ruwa ya paso ya zo dayawa idan ya samu irin wa'innan ramuka na kwalbati ya kan bi cikin wa'innan ramuka sannan akan samu sauƙi na wajen wato ambaliyan ruwa ta yanda zai shiga wato gidajen mutane har yaje yayi musu ɓarna walau ɓarna na dukiya ko kuma wato a rasa rayuka shiyasa wani lokaci wato ba sai an jira gwamnati tazo tayi wannan aiki ba wato al'uman unguwa ma matasa yara masu ƙarpi a jiƙa akan yi su kan fito su taimaka yayin da zasu iya tono a ƙofar wato a layin unguwassu yanda zasu pidda hanyan ruwa yanda idan ruwa ya taso koda yayi yawa ne zai yi ƙoƙarin wato shiga ya bi ta wannan hanya ya wuce yanda za'a samu sauƙi na ambaliyan ruwa akan samu hazaƙai zaƙararru na matasa wa'inda zasu tsaya a layin unguwa su tone wannan rami wato gefe da gefe wannan ramin wato ana ƙiransa da kwalbati kuma wanda kowa yasan cewa kwalbati magudanai ne na ruwa wanda ruwa yake bi ya wuce wannan yakan taimaka wajen wato rage ambaliya na ruwa wajen rage yawan shiga ruwa gidajen mutane yayi musu ɓarna nagode

Barka da warhaka! A wannan hoto an gwado ma na ne yanda wato abokai su ka haɗu su ke wato murna wato da ciye-ciye da shaye-shaye da ruwan lemu kamar yadda mu ka sani a lokuta da dama akan wato gayyaci abokai ko kuma in ce akan gayyaci ƙawaye domin nuna wato farin ciki yanda za'ai shagali ai... hidima wato a gwada farin ciki tare walau wato wasu sukan gayyaci abokansu ne a yayinda suka samu wato cikar shekara wato ƙarin shekara a kan shekarunsu, yayinda za su gayyaci abokansu su zo su taya su wato farin ciki wajen taya wannan farin ciki akanyi amfani wato akan tanaji abinda za'a ci da abinda za'a sha wanda za'a wato gwado farin ciki kuma irin wannan taro yakan jawo haɗin kan abokai yakan jawo haɗin kan ƙawaye baya ga nan ma wani lokacin aboki idan ya tashi wato zai gudanar da wata hidima walau ya samu cigaba ne a wurin aikinsa idan ma'aikaci ne zai iya gayyatar abokansa su zo wato su taru yadda za su zo su ci abinci su sha wato ruwan lemu da sauran kaye-kaye da ake sha a gwada farin ciki kamar yadda mu ka sani ne wasu bama cigaba na wurin aiki ba wasun za ka ga ce wa ba su da aikin yi baki ɗaya yayinda su ka samu aiki ko kuma ince yayinda ta samu aiki in mace ce in namiji ne yayinda ya samu aiki zai iya gayyatar abokansa wanda za su zo su taya shi farin ciki yayinda zai tanadar ma su abincin da za su ci wato da kayayyaki na ruwan lemu wanda za su sha su haɗu su yi farin ciki sau da yawa irin waɗannan taro na shagali wato taro ne da ake gwada farin ciki kuma taro ne da yake haɗa kan al'umma taro ne da ya ke daɗa hadin kan abokai taro ne da ya ke daɗa haɗa kan ƙawaye, a irin a waɗannan tarurruka akan yi su ne a wurare daban-daban wani ya kan gayyaci irin wannan taro ne a cikin gidansa wani kuma yakan nemi wato hotel ya kama ya gayyaci irin wannan taro a je ayi a wurin, wani kuma yagan gayyaci wuri na nishaɗi wurinda ake zuwa ai nishaɗi yakan gayyaci mutane wannan wuri yakan gayyaci abokansa i zuwa wannan wuri su je su taya shi farin ciki yayinda za su ci abinci su sha wato kaye-kaye na ruwan lemu, akan samu wani lokacin akan samu cigaba yayinda wani ya samu cigaba na rayuwa zai gwada farin cikinsa wanin kuma zai gwada wato murnarsa wajen gayyatar abokansa da za su zo su taya shi farin ciki yayinda za su ci su sha su nuna farin ciki irin waɗannan tarurruka yakan haɗo wato kan abokai yakasance sun zamo tsintsiya maɗaurinki ɗaya, na gode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne wato gareji gurin da ake ajiyar motoci ajiyar motoci wato gurinda ake ajiyar motoci yanada matuƙan muhimmanci ga alʼumma yayinda akan ware gurin ajiyar motoci wato a makarantu akan ware kama daga wato ƙananan makarantu ,har izuwa manyan makarantu sannan akan ware gareji na motoci koda a kasuwa ne a kasuwanni akan samu wato guri na musamman da ake warewa na ajiyar motoci, baya ga kasuwanni akwai maʼaikatuma, kama daga maʼaikatu na gwamnati akan ware gurin da ake ajiyar motoci kamfanoni masu zaman kansu nan ma akan ware guri na ajiyar motoci yayinda wani lokacin ma a gida akan gina wato ɗaki na musamman wanda ake ajiyar motoci a cikinsa wato ire iren wannan gurare gurare ne dasuke taimakawa sosai wajen rage wato afkuwa na hatsararruka da dai sauransu yayin da wani lokaci idan aka aje mota a gefan hanya, wata motar daban zata iya zuwa ta daki wannan mota wani yakan jawoma ayi hatsari yayinda aka samu wato guri aka ware na ajiyar mota yakan rage yawan hatsari na motoci wani lokacin kuma akan samu wato a ajiye mota yanda ze tare ƙofar shago, wani guri muhimmi da dai sauransu wanda mafiya yawan lokaci akan saka sheda na cewa baʼa ajiyar motoci anan saboda yanayin yanda ze tare ma wasu gurin sanaʼar su shi yasa yake da kyau ya kasance an tanaji gurin da zaʼa ajiye motoci wani lokacin ma koda taro ne akayi na mutane, taro na biki ko taro na siyasa duk inda akai wannan taro akan killace wato akan ware guri na musamman wanda zaʼaje a ajiye motoci sauda yawa kuma hakan yakan raje wato yawan ma sace sace na motoci, wani lokacin idan zaka je guri da aka ware na motoci zaka ajiye wato motar ka akwai sheda da ake bayarwa wanda idan ka tashi zuwa ɗaukan motar ka zaka gwada wannan sheda, yayinda wannan sheda shi ze tabbatar da cewa motar taka ce kafin ka fita da ita wannan ma yakan rage yawan wato sace sacen motoci da ake yi wanda idan aka ajiye mota wani lokacin a bakin hanya zaka ga cewa kafin me shi ya fito an dauke wannan mota anyi awun gaba da ita ware gurin ajiye motoci tana da matuƙar muhimmanci koma da alfanu ga alʼumma gurin rage hatsarori, da kuma sace sacen motar kanta nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an nuna mana abin da ake kida da shi kamar yadda muka sani kida yana ba da sauti mai dadi alokacin da ake da bukata ko alokacin da ake kidashi yayin da za'a kida zasu kuma za sufito suna rawa wannan abun kida ya samo asaline tun a shekarun baya wanda har izuwa yanzu ana nan ana amfani da irin wannan kayan kida kamar yadda muka sani kida abune da yake sa nishadi yake nisha dantar da mutane a wurare daban-daban ko wurare na tarone na jama'a ko na biki ko wurin tarone, na jama'a ko na suna ko wurin taron jama'a ko na siyasa ko na hidimar sarauta da dai sauran su dayawan lokaci akan sa mutane akan sasu nishadi yayin da kayi taro na mutane inma bikine anason katanadi wanda zezo ya yi kida wanda zai fitar da suti mai dadi yasa mutane su tashi suyi farin ciki har suyi liki abida ake nufi da liki anan wato har ayi mannin kudi ma wanda yake wannan kida ana kawo mutane da dama ana kida sukuma suna waka suna rawa wasu sukan bi waka akan kidan sannan suyi rawa wanda zai janyo farinciki da nishadi a wannan guri kamar yadda muka sani duk taro ana da bukatan wa'inda zasu nishadantar da mutane kafin mutane su watse awurin taro ana bukatan abun da zai nishadantar da su nishadantarwa abune da yake da matukar muhimmanci arayuwar mutane yayin da wanima ya shiga bacin rai, ya je wurin wani taro ya samu ansamo wanda zai yi kida a wannan guri zakaga cewa ya shiga cikin nishadi ya mantama da abin da ya faru da shi wanda ya bata masa rai abaya ko a gida kafin yafito shiyasa yake da kyau idan za'ayi taro agaiyaci makidi kida koda na gargajiyane da ake yinsa wato yasa mutane nisha da farinciki da walwala kuma sununa farincikin su wasuma za su tashi su yi rawa da liki na kudi nagode

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne yanda tara suke gaida uwarsu kamar yadda muka sani uwa mace ce da take da matuƙan muhimmanci mace ce da take da tasiri a tsakanin alʼumma uwa wato ginshiki ne na gida kamar yadda muka sani kula da tarbiyyar yara yana hannun uwa yayin da a wato aka samu wato iyali ana son wato a kula da tarbiyya na yara don tarbiyya na yara abu ne da yake da matuƙan muhimmanci a tsakanin alʼumma yayin da zasu girmama wato iyayensu suma girmama wasu na gaba dasu a waje kamar yadda muka sani yara tarbiyyan su yakan taso ne ton suna ƙananu ya kamata ace iyaye suna kula da tarbiyyan ƴaƴansu yana yin ida suke zuwa yanayi muʼamalar su da dai sauransu kamar yadda aka sani ne yayin da yara suka fara tasowa zaʼai ƙokari na cewa an kaisu makaranta yanda zasu je su koyi ilimi in suka dawo gida ita uwa kuma wato akwai muhimmiyar rawar gani da take takawa yayida zata kula ta duba wato littattafai na ƴaƴanta na ganin cewa suna karatu a makaranta ko basayi nan zata duba ta gano cewa idan suna karatu zata iya ganewa idan basayi zatai ƙoƙarin musu faɗa ta ɗaurasu akan hanya yanda zasui karatu idan aka basu aiki na gida uwa takan tsaya ta duba ta gani musu idan zasu iya yi tasa su suyi idan bazasu iya ba ta koya musu wannan aiki wanda idan suka koma makaranta zaʼa je a basu maki na wannan aikin gida da sukayi baya ga nan wato takan yi wato wasu ayyuka na gidanta yayin da zatai abinci ta bama waƴannan yara zata kuma kula da tarbiyyan su yara wato suna da buƙatan lokaci na iyayen su harda ma uba ba uwa ita kaɗai ba duka iyaye yara suna son wato su samu lokaci na iyayen su musammam ma uwa wanda koda yaushe yara suna son su riƙa ganinta a kusa da su janyo yara a jiki wato yakan sa su sami wato tarbiyya na musamman ta yanda zasu taso su amfani alʼumma su amfani kansu su amfani iyayensu su amfani alʼumma ma baki ɗaya yayin da aka kula da tarbiyyan yara zaʼaga cewa waƴannan yara suna girmama iyayen su suna gimama waƴan dama ba iyayen su ba suna girmama manya na gaba dasu walau a unguwa ne walau a gurin wato karatun su ne walau a duk dai inda suka je zaʼa samu suna ƙoƙarin girmama manya suna ƙoƙarin girmama na gaba dasu sabidda tarbiyyar da suka samu a gida a gurin iyayen su nagode

Barka da warhaka a wanan hoto an godo mana wato hoto ne na yara, yada suka taru kamar yarda muka sani, taron yara abu ne da yake da matukar mahimanci taron yara, abu ne da yake da matukar tasiri abu ne da yake jawo wato hadin kan yara su so junan su tun a kananin su har i'zuwar taso wan su kamar yarda muka sani ne yara su kan hadu a lokuta daban daban kuma a wurare daban daban ko da a makarantu ne yara suka hadu zaka gan cewa wato suna son dake yara, en wasonin ne suna son wasa a tsakanin su yayin da zaka gan sun hada wato wata taro wanda zasu fita, ko da a wurin wasa ne dan yara akan fitar da su wasa ko da a makarantu ne akwai lokaci da a ke ware wa wanda yara za su hadu su yi wasa zai sa su nisha'i dan yara su en son wasa ne wanan wasa wato yakan je, sukan, wato, jijiga jinin jikin su yakan kara masu hazaka sanan yakan wato dawo musu da kwakwalwan su ta yanda idan suka koma aji ma za su fahimci me ake koyar da su shi yasa wani lokacin yara ko a layin unguwa za a gan cewa sun hadu wani lokacin ma su kan hada kai wato musaman da yanma mafiya lokuta da yama yara sun riga da sun dawo daga makaranta sun je gidajen su sun ci abinci zaka gan cewa su kan fita wato dandali su kan ware wurin da su ke haduwa wato suyi wasanni kamar yarda muka sani wasanni na yara abu ne da ya ke da mutukar mahimanci abu ne da ya kamata a ce a bar yara su yi wasa baya da karatu a kan ware mu su lokaci da za su yi wasa wanda zai sa su nisha'i wato ya su janyo musu wato su yi aiki su jijiga jikin su wanda zai su nisha'i yara wato su ne manyan gobe yayin da yaro wanin za ku gan akan matse kayan wasa a aje ma yara a gida wanda idan suka dawo da ga makaranta za su yi wanan wasa wani lokacin kuma za su fi son su fita yayin da ya kamata a ce iyaye su bar yaran su su fita layin unguwa yada ake haduwa a yi wasa wanan ya kan jawo hadin kai wato na yaran unguwa wanin ma har ya jawo hadin kan iyayen su yayin da yara suka hadu za ku gan cewa iyaye na kokari, wani lokacin ma na hadin kan iyayen su wani lokacin yara ma su kan hada iyaye yayin da yara su ka hadu a kan sami wato hadin kai wani lokacin da tausayi da jinkai dun yan uwan su har i'zuwa girman su ba sa manta wa da wanan hadin kan yara abu ne da yake da mutukar mahimanci abu ne da yake da tasiri a tsakanin al'uma

barka da warhaka a wannan hoto, an gwado mana gida ne yayin yayin da yanda aka yi watau igiya shanya a wajen gida kamar yadda muka sani akanyi gine gine kala daban daban yayin da wani ginin akan rufe shi ne gabakidaya wanda, za'a ayi watau igiya na shanya a wajen sa, wani ginin akan watau ba da fili asakar gida

barka da war haka wannan hoto, an gwado mana mace ce yanda ta ke ibo ruwa watau a cikin jerry can kuma whel barrow kamar yadda muka sani, wheel barrow abu ne da ya ke taimakawa wajen watau rage daukan kaya mai nauyi a kai ko kuma rike watau abu mai nauyi a hannu kamar yadda muka sani so da yawan lokaci akan yi watau wuya na ruwa yayin da za ku ga cewa a wasu kauyuka har da ma wasu sassa na birane akan yi watau lokuta da ake da watau da wuyan ruwa kuma kamar yadda muka sani, ruwa abu ne da yake da muhimmanci a jikin mutum shi ya sa ma ake so ma a yi yawan ta shan ruwa sobida ruwa yakan kara lafiya wa mutum. Bayan kara lafiya, sai da ruwa a rayu abinchi ma watau akan girka shi ne da ruwa bayan an girka abinci da ruwa, wanda abu da muka sani ne abinci sai da shi a rayu shi ya sa idan aka shiga wuyan ruwa ake da damuwa mafiya yawan lokuta, a wasu yankuna na karkara watau kauyuka kenan da ma wasu yankuna na birane, akan tanadar ko in ce akan sa ma watau pompo na tuka tuka, wanda al'uma zasu fita su je su je su watau diban ruwa a wurin, wanda za su zo kawo gidajen su, su sha, su kuma yi abinci, su yi wanki su wanke bayi, su tsaftace mahalli amfani da ake yi da ruwa, na yau da kulun wanda irin wadan nan pompopi su na taimakawa su na watau taimaka wa al'umar wannan yanki da ma al'umar wani yanki dan wanin ma daga nesa akan iya tasowa aje a ibi ruwa. yayin da ake amfani da jarakuna, watau wasu kuma da bokitai, wasu watau da baf da dai saura watau kaye kaye na aiki wanda ake amfani da shi wajen diban ruwa kamar yadda mu ka sani, mata da yawa sukan je ayi layi wajen taro wannan ruwa. wani lokacin ma har akan ba da kati na bin layi sobida rage hasaniya na mutane a wannan wurin diban ruwa, yayin da akan bi layi duk wanda layi ya zo kansa sai ya je ya dibi wannan ruwa, kamar yadda muke gani ko in ce muka sani, ita ma wannan mata tayi amfani ne da jerry can wajen diban ruwan ta yayin da ta diba ruwan ta a jerry can bayan ta diba, ta yi amfani watau da wheel barrow wanda zai taimaka mata wajen dauko wannan ruwa ta kawo shi gida ba tare da ta sa a kanta ya wahalla da ita sosai ba dan shi wheel barrow abu ne da yake taimakawa, wajen watau yawan rage yawan, daukan kaya na mutane a kayukan su ko kuma rikewa a hannun su kamar yadda muke gani wannan babban jerry can ne yake da nauyi, yayen da wannan wheel barrow ta ke amfani da shi ya taimaka mata wajen kawo wannan ruwan gida wanda za ta yi amfani da shi a cikin gidan ta watau ta yiayuka da ake yi da ruwa na yau da kulum, nagode yake da nauyi yayen da wannan wheel barrow da ta yi amfani dashi, ya taimaka mata wajen kawo wannan ruwan gida, wanda za ta yi amfani da shi, a cikin gidan ta watau ta yi ayuka da ake yi da ruwa na yau da kullum, nagode

Barka da warhaka a wannan hoto, an gwado mana wato mata ce ko kuma ince mace ce yanda take ɗauke da ruwa akan ta da kuma goyon yaro a bayanta kamar yadda muka sani ruwa akanyi wahalan sa a lokuta daban-daban musamman ma a Ƙyauyuka amma akan iya wiyan ruwan ma a wasu sassa na birane amma anfi yawan wiyansa wato a Ƙyauyuka yayin da akan wato, yimu, kukuma ince akan yi taimako nayin pampo wato na tuƘa-tuƘa pampo na gargajiya wanda zai taimake al'umma wannan yanki. yayin da akai wannan pampo, wato mutane sukanyi tururuwa sukanyi wato fitowa dan suje su ɗibe wannan ruwa kamar yadda muka sani wiyar ruwa abune da bai da daɗi yayin da saida ruwa a rayu ruwa shi ake amfani dashi ai abubuwa da dama kuma sannan akanyi amfani dashi a sha yayin da aka ji Ƙishi kuma yana da kyau a rika yawan shan ruwa dan ruwa ya kan Ƙara lafiya a jikin mutum baya ga Ƙara lafiya ma saida ruwa a tsaftace muhalli dadai sauran aiyuka wanda ruwa ake amfani da ruwa kafin ayisu shiyasa, idan aka rasa ruwa a Ƙauye, sai kaga cewa an shiga tashin hankali wasu Ƙauyukan ma zakaga cewa ruwa ruwan datti ne wanda yake tare a waje guda zasuje su ɗiba su sha su kuma yi abinci dashi wanda wannan ruwa da datti a cikin sa zai iya jawo musu wato cuttutuka daban-daban shiyasa ake wato da buƘatan a rika tonon wato a tone wa mutane borehole kukuma ince pampo na tuƘa-tuƘa wanda zai taimaka ma al'umman wannan yankin zai taimaka ma al'umman wani yankin ma dan wani lokacin daga nesa ma akan tashi aje wato a ɗiba ruwa yayin da wiyan ruwa tayi wiyan ruwa a kan fita ne duk inda aka san za'a sama irin wannan pampo wannan pampo yakan taimaka ma al'umma sosai, yayin da ruwansa tsabtatacen ruwa ne ke fitowa daga ciki, akan yi amfani da karfin hannu wajen da za'a buga yaja iska sannan ruwa ya fito a tare shi mutane da dama sukanje subi layi wanda za'a je wasu da jarakuna wasu da bokitai wasu da bahuna dadi sauran kaye-kaye na aiki wanda ake amfani dashi wajen ɗiban ruwa haka anan ma an gwado mata inda ta gwado hazakar ta taje wato da jarkar ta ta ɗiba ruwa, dikda da goyo a bayanta bai hanata wato zuwa taje ta nemo ruwan da zatayi amfani dashi a cikin gidanta ba nagode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne yanda ake layi wato da jarkuna da kuma wato bukitai da bahuna da sauran kayan aiki da ake ɗeban ruwa dasu yanda ake yin layinsu a wajen ɗeban ruwa kamar yadda muka sani akanyi wiyan ruwa a lukuta daban yayin da akan yi wiyan ruwa a Ƙauyuka akanyi wiyan ruwa ama birane wasu sassa na birane da dama akan sami wato wiya na ruwa yayin da ruwa kuma abune da yake da matuƘar muhimmanci a jikin mutane ruwa saida shi wato mutane zasu rayu shiyasa idan akayi wiyan ruwa zakuga cewa mutane suna kokarin nema yanda zasuje su samo shi shiyasa za'a yawaita layi a irin wannan wurare na ruwa mutane................. wato yanda ake taimaka wa mutane na unguwa wato yayin da zakuga akan gina borehole wato kukuma ince akanyi pampo na tuƘa-tuƘa wanda zai taimaka wa al'umma a wanna yanki zakaga cewa wanin ma ba al'umaman wannan yanki bane yakan taimaka wa al'umman dake wani yankin da basuda wato pampo na tuƘa-tuƘa sukan iya tattaki wato da kayyaki aikin su na dibna ruwa kamar su jarakuna su randa bambu kenan su... wato bahun dadai auransu sukan yi tattaki suje inda akayi wato wannan pampo na tuƘa-tuƘa dan taimakon jama'a yayin da zasuje sai kaga anyi layi wato mara misali layi dazi bada mamaki yayin da kuwa yana kokari yaga cewa shima ya sami wannan ruwa wanda zaije yay amfani dashi a gidansa ruwa wato abune da yake da matukar muhimmanci a rayuwar mutane yayin da wani idan layin ma yayi rawa akan samu wasu wato hazakai wanda zasu tsaya a wajen wannan pampo na tuƘa-tuƘa pampo na taimakon jama'a yanda zasu tsaya su wato ware nambobi da sazu rinka rubutawa a jikin kati wanda duk wanda ya fara zuwa za'a bashi kati da nambar sa na daya dana biyu haka zasu bi layi layi yayinda zasu fara wato kiran layi duk wanda layi yazo kansa za'a kirashi mai lamba, mai mai wato........ lamba kaza ya fito ya ɗibe ruwansa inya ɗibe nasa to wanda yake biye a bayan sa shima yazo ya ɗiba shiyasa wa'annan layi a kan wato bishi a yananyin zuwan mutum wanda ya fara zuwa a kan barshi ya fara diban wannan ruwa haka ma wanda yake a mabiyin sa, shiyasa yake da kyau, wato a riƘa tonon wato pampo na tuƘa-tuƘa wanda zai taimake al'umma sabida ruwa saida shi mutane zasu rayu Nagode.

Barka da warhaka a wannan hoto an gwado mana ne wato yanda ake sarrafa wato rogo Kamar yanda muka sani rogo wata a kanyi noman sa ne da damuna, yayinda rogo ya fito wato a kan je a tone shi kamar yanda muka sani rogo a kan tone shi ne a karkashin ƙasa. Yayinda a kayi shukan rogo a kan masa kunya wanda kunya a kan sa ƙasa ne yayi tudu yanda wato rogon zai samu isasshen guri da zai yi rassa a samu amfani mai kyau yayinda akan kawo shi gida a sarrafa shi Kamar yanda muke gani anan an sarrafa rogo ne wato a inji da yake na gargajiya wanda yake wato mai sauki Yayinda aka kawo rogonnan gida, a kanyi amfani da shi ta hanyoyi daban daban yanda ake sarrafa shi har a maida shi ya zama gari wato hanya na farko a kanyi firan wannan rogon bayan anyi firar sa a kan wato jiƙka shi a ruwa wani lokacin a kan barshi ya kwan daya wanin kuma ya kanyi kwana biyu izuwa kwana uku yayinda wannan rogo ya jiƙa, a kan je a samu tsaftataccen wuri wani da ɓe ne tsaftatacce wanin kuma a kanyi shanya na buhu wanin kuma a kan baza wato wani abu wanda ko tabarma da dai sauran su Tsaftataccen wuri dai wanda idan aka baza zai samu rana yayinda ya samu rana, ya bushe wato a kanyi amfani da inji na niƙa yyainda za a niƙa shi ya zamto gari shi wannan gari ana kiransa ne da gari na alabo wanda kaman yanda muka sani garin alabo aka sarrafa shi ta hanyoyi daban daban yayinda a kanyi wato tuwo na wannan gari wanda ake kira da wannan tuwon alabo baya ga wannan tuwon alabo da ake yi a kan sarrafa wato rogo ta hanyoyi daban daban. A kanyi wato dambun sa bayan anyi dambu a kan zo wato shi dambun akanyi amfani da garin ƙuli wato sukan ce masa garin karago. a kan sa masa man gyada da sauran kaye-kaye wanda ake cin abinci. Rogo wato garin rogon abu ne da yake da mutaƙar muhimmanci kuma abincin sa abinci da yake ƙara wato wa mutane lafiya a jikin su shiyasa akan dauki wannan gari ayi safaran sa a kan kaishi wato daga wata jaha zuwa wata jaha yayinda za a je a saida shi wannan gari yanada mutuƙkar muhimmanci kuma akanyi abinci dashi wato ƙayataccen abinci da za a ci Garin rogo kuma ya kan sanya wa to ma mutane lafiya kuma yana ƙara musu ƙarfi a jikin su. Na gode